Ibigo vy'amashure vyose, yaba ibigo vy'amashure y'abana bakiri bato, eka n'ivyo amashuri y'abana bisumbuye, nico gituma mu kwitegura, bategerezwa gushiramwo ivyigwa bijanye n'ivyigwa ngororamubiri kuburyo bw'uko abana mugihe baba bagiye gukina iyo mikino, canke kwiruka bagira hamwe, hama bagakurikira ivyo mwarimu ariko arabereka.

Ibigo vyose vyaba ivy'amashuri mato mato eka n'ayisumbuye, gutegura ahantu abana bazokinira imikino itandukanye ni vyiza cane ,kubera yuko mu gihe baba bagiye mu karuhuko, barindiriye yuko ikindi cigwa gikurikira abana barashobora bagakina urukino umupira w'amaboko ,canke bagakina n'umupira w'amaguru ,bitewe n'ivy'umwana bashaka.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye eka mbere n'amato mato mu gihe abana baba bagiye mu karuhuko, niviza yuko ibirasi biguma by'uguruye kugira ngo akayaga kagume gahuhera imbere, no mu gihe abana baza kugaruka baze gusanga hameze neza hari akayaga keza, bashobore no gusubira gukurikira icigwa gikurikira bose bameze neza.

Ubwiherero rusangi ku bigo bitandukanye vy'amashuri mato mato n'ayisumbuye canke n'aya kaminuza birasabwa kubutegura neza mu kubugirira isuku n'ico gituma rero n'abana bo ku bigo vy'amashuri atandukanye bategerezwa kuba bakora ayo masuku, henshi barabwikorera ayo masuku kugira ngo n'abana bashobore kuzogira n'umwete wo kuzoza barakora amasuku haba n'iwabo.

Ibigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye yaba ayisumbuye canke abakiri bato, nico gituma ibintu bijanye n'isuku ry'utuzu twa surwumwe bategerezwa kuba barikurikiza neza kubera y'uko utuzu twa surwumwe iyo dufashwe nabi tushobora gutuma abana bagira n'indwara zitandukanye ziva kw'isuku rike.

Ku bigo vy'amashuri bitandukanye mu Burundi, haba ku bigo vy'amashuri matomato eka n'ayisumbuye, nico gituma utuzu twa surwumwe tudahara kubera yuko abana baradukenera umwanya muremure. Nico gituma rero n'isuku tutaryibagira tujanye n'utwo tuzu, kugira ngo bashobore kutugirira isuku hama n'abatujamwo, ntibashobore kwandura indwara zitandukanye.

Utuzu twa surwumwe dukenerwa kugirirwa isuku kenshi kubera yuko utuzu twa surwumwe mu gihe muba muduhuriramwo muri benshi, turonenekara cane, rero n'ico gituma utuzu twa surwumwe tutegerezwa kugirirwa isuku, kubera yuko mu gihe mutatugiriye isuku, abana bashobora kurwara indwara ziva kw'isuku rike.

Ivyurwa bijanye no kwinonora imitsi n'ivyurwa bidahara mu vyirwa bijanye no kwigisha abana ku mashuri y'abo amato amatona y'isumbuyi, kuko n'ivyurwa bifasha abana ku ruhuka rero mu gihe abana bariko barabikina umuntu arashobora kubonamwo impano zitandukanye abashobora gukina imikino y'amaboko abashobora gukina imikino y'amaguru jere bikazotuma n'abana bashobora kuronka ikinu ki bazoba bateze imbere mu gihe bazoba bariko barakina ico kino neza.

Ibigwe uko bigiye bitandukanyra bivyo bisumbuye canke iyo abana bakiri bato kugira ahantu abana bashobora kugira imyimenyerezo ngorora mubiri ni ukuvuga hantu abana bashobora gukinira umupira w'amaboko canke gukena umupira w'amaguru ni vyiza cane, kuko abana baca bakena bisanzuye, kandi bagakinira ahantu heza hateguye.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye, kandi ivyo ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato ibijaye no kwinonora imitsi ntibisigare inyuma, kuko biratuma abana buge bariko barig bakaja gukina iyo mikino bararuhuka mu mutwe ereri ni co gituma abana bateza ku bafise ahantu bakinera iyo mikino kugira ngo bashobore kuryoherwa bariko barayikina basabane n'abandi bagenzi babo.

Kubera yuko imyimenyerezo yo kwinonora imitsi kugirango abantu baruhuke neza mumutwe nico gituma kumashure misi yose atandukanye hategerezwa kuba hariho icirwa kijanye nugukora siporo canke gukora imyimenyerezo ngorora mubiri kugirango abana bahiga bashobore kubagorora mugihe bariko bashaka kuruhuka mumutwe

Ramba n'umubiri w'umuntu ubandanye ukora neza urakenera gukora imyimenyerezo ngo rora mubiri kugira ngo n'ubwonke bushobore kuguma bukora neza ata kibazo rero muri ico gihe ku mashuri canke handi hantu barashobora kugira ibigo abana bashobora kuza bagakenera ko imipira itandukanye yabo iy' amaguru canke iy'amaboko.

Avyinkiro vyayo vy'amaboko canke ivy'amaguru abana batushobora kwisanzura muri ico gihe babargiye mu karuhuko rero mu gihe babafise ikibuga ceza co bantu bakenera umupira w'amaboko canke umupira w'amaguru nico gituma baterezwa kuba ibigo vyinshi vy'amashuri baravyubatse kugira ngo abana mugihe bagiye mu karuhukoko ko kuri uwutangura ikindi cirwa bashobore kuwisanzura mugihe barikubarakina iyo mikino.

Abakobwa batatu bokwiriseyo mu ngagara babatumye gukora ibikorwa rusange baraheza bararima hanyuma barakura uducafu bahejeje baciye bafata agasa namu.

Bo yuko babonye yuko mbokwinonora imitsi bifise akamaro kanini cane ni co gituma no ku mashure ntibibagire gutegurana bo abana bashobora kwinonorera imitsi mu gakubaka ibibuga bitandukanye ari vyo gukinira umupira w'amaguru canke umupira wamaboko nvagituma ivyo ntibavyibagira haba inyuma y'ishure canke imbere y'ikibuga c'ishure bateza kuba barashizeho ivyo bibuga kugira ngo abana bashobore ahanu kuronka bantu bashobora kwa.

Mu nyumako zose za kija mbere hanose abahari ubwiherero azosangiye habariho n' amazi umuntu ashobora gukoresha mu gihe ajeje gukoresha ubwiherero ni ukuvuga amazi ushobora kuvoma gugakaraba bamuhejeje gukaraba ayo mazi agashobora guca atemba amana ukagenda mu bigono binogo vyabigenewe hari yo mpamvu rera ahantu henshi babwiri zo kuba ba rubatsi aho hantu hari amazi kuburyo bw'koumunuavuye mu bwiherero ashobora kuronkahanu akarabira.

Kugira ngo ushobore kuyobora abantu bashasha baje kuraba ahantu ukorera canke ahandi hantu amashure ukuntu aba atoze nico gituma ubwirizwa gushiraho ibintu biraga ishure canke biraga ikindi gikorwa ica rico cose gikorerwa aho hantu, nico gituma ar'ibiro utegerezwa kuba washizeho ikintu kiraga kwari ibiro nimba ari ubwiherero rusangi utegerezwa kuba washizeho igipapuro kwari ubwiherero rusangi.

Ubwiherero rusangi ahantu hose hakunda gukoranira abantu benshi haba kumashure ububare canke ibindi bigo vyose biba biberamwo amanama nicogituma ubwiherero rusangi arinkenerwa cane kubera yuko abantu bose barabukenera muri icogihe baba bahakoraniye nicogituma rero bitegerezwa kwama babwitayeho bakabugirira amasuku kumwanya kumwanya

Ubwiherero rusangi kubera buba bukoreshwa nabantu benshi busaba isuku ryinshi nico gituma umuntu wese abukoresha bisaba yuko uba wahagize isuku uhejeje kubukoresha ugaca ushiramwo amazi canke ukaba ufise n'akandi kantu ko guhanagura mu gihe wobubwononye nico gituma rero amazi aba ahari kugirango ushobore kuyasukamwo bitakugoye utagiye kuyavoma kure rero ubwiherero kugira buzorambe bisaba kubufata neza ukabwoza.

Kumva yuko hari n'ahantu usanga amazi agorana gushika ni co gituma bantu bubaka amashure canke ibindi bigo vyose bitandukanye ni co gituma abatereza kwubaka ibigega amazi ashobora gushikiramwo y'imvura ni ukuvuga a mazi y'imvura bakayabika neza bakayakoresha mugihe baba bakeneye gukoreresha amazi.

Kugira ngo n'ubwerero rusange bwose bushobore gusa neza bisaba ko bwuba bwubatse neza hejuru bufise ibisakazo bimeze neza ku buryo bw'uko imvura idashobora kwonona mu gihe imvura iguye hadashobora gutembamwo amazi kugasanga ibinogo vyaruzuye ni mu gihe umuntu agiye kubukoresha ugasanga awo sanga asavayo asanabi, kubera yuko iyo mvura ya honona.

Ubwiherero rusangi kubwubaka nikimwe ariko kubukurikirana kugira ngo buzoshobore kuramba nikindi kandi nicogikorwa kinakomeye bisabako umuntu wese abukoresha akabukoresha kijambere akabukoresha uko vyabwirizwa nicogituma uhejeje kubukoresha ushobora gukoresha amazi kugira ngo umwanda wawushizemwo ushobore kugenda utwawe namazi

Ahanu hose hahurira abantu benshi haba mu bigo vya leta haba ku mashengero haba ku mashuri haba mu bintu vyose ahanu hashobora kuhurira abantu benshi ni co gituma bashiraho ubwo iherero rusangi ku vyo bw'uko abantu bakeneye kwihagarika canke bo baja kumana mukuru bitabagora, kubera yuko abahari ubw iherero bwihuse, kandi abantu bose bashobora kuronkaho baja.

Ku bigo by'amashuri yisumbuye na cane cane ibigo by'amashuri y'isumbuye bifise ibisaka by'ubuhinga canke ubushakashatsi ico gitumabateza kubaka ikirasi cyanke ibindi birasi bishobora kuba bifise ahantu abo bana biga ibijanye n'ubushakashatsi bashobora kugenda kugirira imyimenyerezo bari kumwe na marimu kugira ngo mwarimu ashobore kuraba yuko ibyo abigishije bashobora kubikora nabo.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye na cane cane ibigo by'amashuri bifise abana biga ivy'ubuhinga nico gituma bategereza kuba bafise ibirasi bagenda kugiramo imyimenyerezo na mwarimu akaraba yuko ivyo yabigishije bashobora kubikoresha ahamama kabona ibivamo ico gituma nk'abintu biga ibijanye n'igisata c'amatara bashobora gukoresha ivyo mwarimu yaberetse aha mama kabona yuko amatara ashobora kwaka.

Ibigo vy'amashure yisumbuye na cane cane ibigo bifise ibisata bijanye n'ivy'ubuhinga canke ivy'ubushakashatsi bategerezwa kuba bafise ibirasi abana bashobora kujanamwo na mwarimu kugira ngo abereke ivyo yabigishije kugira ngo bashobore kubikora bari kumwe babone yuko ivyo bize mu mashure bashobora gutanga ikindi kintu mu buzima busanzwe.

ibigo vy'amashuri yisumbuye cane cyane ibigo bifise ibisata vy'ubuhinga canke iby'ubushakashatsi bategerza kuba afise ikirasi bagenda kugiriramwo imyimenyerezo bari kumwe na mwarimu mwarimu abereka ibyo bize mu ishuri ukuntu bashobora kubivanga bashobora gutora ikindi kintu nkenegwa mu buzima busanzwe

Ibigo vy'amashure yisumbuye, na cane cane ibigo bifise ibisata vyiga ibijanye n'ivy'ubushakashatsi, ni co gituma mu kuvyubaka, bategerezwa kuba baragize n'ikirasi abana bazojamwo kugiramwo imyimenyerezo, kugira ngo na mwarimu abakurikire arabe yuko ivyo bariko barakora ari vyo mu vyo yabigishije.

Ibo vyigisha ibintu bijanye n'ubuhinga canke ubushakashatsi biteza kubafise ibirasi abana biga ivyo vyirwa bijanye n'ubushakashatsi canke ivyo ubuhinga bateza kujayo mu gihe bari kumwe na mwarimu abereka ivyo bize ukuntu bitegezwa kuvangwa kugira ngo bashobore gukora ikindi kintu nkenerwa mu buzima bw'umuntu.

Ibigo bitandukanye vy' amashure yisumbuye mu burundi vya ivyo abigenga canke ivyo abikorera utwabu canke ivyiko vya leta ni co gituma gusiga ibirasi abana bazoja kugira nwo imyimenyerezo bari kumwe na mwarimu mu gihee abo bana babiga ibijanye n'ivyo ubuhinga canke ivyo ubushakashatsi ni ingira akamaro ka nini cane, kuko bituma abana baja kuraha ivyo bize mu makayi yuko bashobora kubikora bari kumwe n'amarimu bakabona ico bitanze.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye na cane cane ibigo by'amashuri bifise ibisata byiga ibijanye n'ubuhinga canke ubushakashatsi bateza kuba bafise ibirasi abana biga ivyo byigwa bijanye n'ubushakashatsi bashobora gukoreramo imimenyerezo mu gihe mwarimarik arabakurikirana ari abayuki ivy'abigishije babizi bashobore gukora ivyo bize nabo.

Ku bigo vy'amashure yisumbuye, ibigo cane cane bifise amashure ajanye n'ivy'ubuhinga canke ivy'ubushakashatsi, abana bavyiga bategerezwa kuba bafise ahantu baja kugirira imyimenyerezo baterateranya ivyo mwarimu yaberetse hanyuma ivyo bakoresha mu guterateranya nico gituma bibatigaza kuba bifise ububiko bwiza kubera yuko bishobora kononekara mu gihe utabibitse neza.

Ibigo vy'amashure yisumbuye canecane amashure afise ibisata vy'ubushakashatsi bijanye n'ubuhinga, ategerezwa kuba afise ibirasi abana bashobora kuja kugira imyimenyerezo yivyo abantu bize, kugirango bashobore kubitegura nabo babone ivyo bintu bize yuko bishobora gukora Kandi bifise akamaro ku benegihugu kubantu bose baba bakoresheje ivyo bakoze.

Ibigo vy'amashure y'isumbuye, na cane cane ku bigo vy'amashure bifise ibintu bijanye n'ibisata vy'ubuhinga, nico gituma baba bafise ibirasi abana bashobora gukoraniramwo biga murubwo buhinga, kugirango bashobore kuza kuraba vya bintu biga mu mashure ko bishobora gukoreshwa, nabone bakabikoresha, hama nabone bagatahura yuko ivyo biga bishobora kubaho, kandi bifise n'akamaro.

Mu kwiga batagurira ku mashure matomato bakaja muyisumbuye, muyisumbuye rero har'ibintu vyinshi bitadukanye biba ar'ivyubwenge nico gituma abantu benshi bahakura ubumenyi bitadukanye ugasanga nibo bazokora nibintu bikomeye kugihungu, nico gituma baba bafise ibirasi abantu baja kwigiramwo ibintu biba bigezweho bigenga uko isi iriko iragenda.

Mumashuri yose canke mu mashuri cane cane mu mashuri yisumbuye usanga afise ibigo bitandukanye canke ibirasi abantu bashobora kujamwo kuko abana bamaze kugera mumashuri yisumbuye hariho urugero rundi bamaze kugerako muvyubwenge nico gituma bategura ahantu bashobora kugenda gutegurira ibintu baba barize mu mashure bijanye nokungura ubwenge butandukanye canke ivyigwa bigezweho.

Mubigo vyose bitandukanye hategerezwa kuba hari ububiko abigisha bashobora gushiramwo ibintu vyose baba bakenera mugukoresha canke mugihe baba batanze ibibazo bakaronka nahantu bashira impapuro abana baba bakoreyeko rero nico gituma mukubaka ibirasi bategerezwa kubaka ikirasi gitegerezwa kuronkamwo ibibanza abo bigisha bategerezwa kuzoshiramwo ibikoresho vyabo.

Wa kuzi ikigezi gikoranya uu buhinga bwa none ni co gituma nk'ahantu henshi usanga hari ahantu bantu bashobora gukarabira bavuye mu bwiherero rusange canke bavuye gukora ibintu vyose bifise imicafu ni co gituma hatereza kuba hari ivyo ikoresho bishobora gutwara amaze bakoresheje mu gukaraba kugira ngo bashobore gutwara iyo micafu ije mu kinogo carigenewe.

Mu gisata c'amagara y'abantu abene igihugu bashobore kuronga ukuntu bivuza ni co gituma abantu benshi barahurumbira ibisata vyo kwiginsha amagara y'abantu harabiga kuvura harabiga gukora ibindi ni co gituma amagara y'abantu rero afise akamaro kanini cane ku buryo bw'uko umuntu wese agiye kwivuza azoshobora kuronga inyishu ku kibazo yarafise.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye, na cane cane ibigo bifise ibijanye no kwiga indimi, kubera yuko abana bakenera gusoma ibindi bitabo bijanye canke vyiyongera ku vyo mwarimu yabigishije mw'ishure, ni ngombwa yuko abana baronka aho hantu baja gusomera ibitabo, kugira ngo bashobore kwiyungura ubumenyi.

Ku bigo bitandukanye vyose vy'amashure y'abana bakiri bato kubera yuko kwigisha abana bakiri bato bisaba kubereka ivyo urikora urabasigurira ivyarivyo, ukoresheje amasanamu canke ayandi mashusho nimba ari kubereka ibihimba bigize umubiri utegerezwa kuba ufise isanamu yerekana ivyo bihimba uko bigenda bikurikirana kuva ku mutwe gushika ku kirenge.

Ku bigo vy'amashure yisumbuye kubera yuko abana baba bariko barakenera kugira ubundi bumenyi bwiyongera kuvyo mwarimu yabigishije mw'ishure nico gituma kugira ibirasi birimwo ibitabo eka n'intebe abana bashobora kwicarako mu gihe baba bagiye gusoma ibitabo ni vyiza cane kuko mu gihe ha ba hari ibitabo abana bariyungura ubumenyi bigatuma baca ubwenge n'ingoga.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye nukuvuga ibigo vyiga ko abana bamaze kwisonunura mu vyo ubwenge di co gituma mu ku vyubaka barubaka bagasigau n'ibirasi abana badoshobora kuja kurabamwo ibitabo bashobora gusoma kugira ngo biyungure ubwenge vyongera ku vyo umwarimw aba yababwemw'ishure bagashobora gusoma n'ibitabo kugira ngo nabone bironkee uwundi bumenyi butandukanye ni vyo mwigisha yatababwiye.

Ku bigo vy'amashuri mato mato, n'aho babafise abana bakiri bato mugabo hariho amashuri abageze mw abana bariko barakura bashobora kuja mu mashuri yisumbuye bashabatangura kwiga ibijanye n'ivy'ubuzima bakaraba uko umubiri buteye kugira ngo nabone batangure kwimenya bazotangure kumenya uko umubiri wabo ukora.

Itabkubera ari soko ry'ubumenyi ni ukuvuga umuntu asoma igitabo aronka ubumenyi butandukanyi busumba n'ubwo yaronkuye mw'ishure ni co gituma ku mashuri y'abishumbuye ategeza kuba hari iki kirasi kirimo ibitabo abana baronse ubumanya bakaja kubisoma mu gihe mwarimo ataje bakazimba agatora igitabo akagisoma ku bryo bw'uko we nyene yiyungura ubumenyi.

Ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato, ni ukuvuga nk'abana bo mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu, kubera yuko bataba baramenya neza ibintu biga canke bashobora kwandika ivyo mwarimu ariko arabigisha. Mwarimu arashobora gukoresha ibishushanyo canke amasanamu vyerekana ivyo mwarimu ariko arabigisha, akabereka umupanga yawucafye, akabereka inkorofani yayicafye, kugira ngo n'umwana ayibonye amenye ico ar'ico.

Ibigo vy'amashuri y'aba mato mato nayisumbuye, utuzu twa sugumwe n'ingombwa kubera yuko abana baradukenera cane. Nico gituma rero bategerezwa kutwubaka ku buryo bw'uko utwo tuzu twa surwumwe tuba tunatandukanye. Akaba hariho utuzu twa surwumwe tw'abakobwa, hakabaho n' utuzu twa surwumwe tw'abahungu.

Amashuri y'abana bakiri bato nibo batangura kwigira ibijanye n'ururimi kavukire ico gituma rero n'ino mu burundi mu gihe abana bari ko bariga hari icigwa kijanye n'ico kirundi mwarimo akabereka uko ikirundi kivugwa ukwerekana uko amajambo agenda afise uduce dutandukanye akamenya agace kamwe kamwe uko kitwa.

Ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato, kubera kwiga bisaba kuba ufise amasanamu canke amashushu ajanye n'ivyo abana biga ateza kubamanitse ku mpome z'ibirasi kugira ngo n'abana bashobore kubikurikira neza ata wuzibiri uwundi bakabibona bose kugira ngo na mwarimu mu kubisigura bimworohe.

Ku bigo vy'amashuri matomato kubera biba bifise abana baciga kwandika no gusoma nico gituma mu kubigisha mutegerezwa kuba mufise ibikoresho bijanye n'amasanamu canke amashusho wereka abana ivyo uriko urabereka nimba ari inzu ukamucapira inzu ukamubwira ati iyi ni inzu ari igiti ukagishushanya ukamwereka igiti uko kiba kimeze.

ibigo vy'amashuri yabo matomato eka nayisumbuye isuku ribarikenewe kubera yuko abana barashobora konona inyuma y'ibigo vy'amashuri kandi aba arivyo bibi cane birashobora gutera imyanda cane bikazana izindi ndwara zituruka kumyanda irihafi yabo

Ibigo by'amashuri mato mato ekambere na yisumbuye ritegeza ku ba bifise ahantu abana bashobora kugirira umwanya wo kuruhuka mugihe rece umwanya co kuruhuka abana barakina imikino itandukanye yabi yo gukina imikino y'amaboko canke imikino y'imipira y'amaguru nko kubahungu canke aho abana basimbira umugozi ku mikino y'abakobwa.

Ibigo vy'amashure cane cane ibigo vy'amashure vyegereye ibarabara nico gituma kubizitira ningira kamaro kandi n'ingombwa kuburyo bwuko abana bariko barakina badashobora kuja mu mabarabara kuko bashobora kugongwa n'imodoka canke amapikipiki ariko ararengana.

Ibigo vy'amashuri y'abo mato matuca nka yisumbuye nico gituma mu kubyubaka bategeza kuba barazitiye mu gihe abana bariko barakina badashobora kuja ku mabaraba mu gihe ayo mashuri abayigeriye n'amabaraba ico gituma kandi kugira ngo ubakingira impanuka zitandukanye zabiz imodoka cank iz'amamoto kugira ngo n'abana bashobore gukina bisanzuye mu gihe ico kigo kiba kizitiye neza.

Kuzitira ikigo c'ishure ni vyiza kuko bifise akamaro kanini cane birinda abana kuzoja gukinira hanze y'ikibuga canke gukinira hanze y'uruzitiro ku buryo bw'uko umwana ashobora kugira isanganya ari hanze y'uruzitiro bigatera ikibazo. Ni vyiza rero kuzitira ukanafunga mu gihe abana binjiye ugafunga ugafungura ari uko abana bahegeje kwiga bakeneye gutaha.

Mu bigo vy'amashuri canke mu birasi abana bigiramwo, kugira ngo mwarimu ashobore kworoherwa gukurikirana umwana umwe ku wundi, nico gituma mu gutondeka intebe zitegerezwa kuba zitonze neza zitari mu kajagari, kugira ngo mwarimu ashobore kworoherwa mu gihe ariko arigisha, kandi n'abana bakurikire neza ivyo mwarimu bamubona.

Ku bigo vy'abana bakiri bato kubera yuko mu kubigisha bisaba kubereka ivyo uriko urabereka, nico gituma abarimu bakenera ibijanye n'amashusho canke amasanamu bashobora kwerekerako abana ivyo bariko barabereka nimba ari isaha bakayishushanya bakababwira isaha baba bagezeko.

Ibigo vy'amashure mato mato, kubera yuko abana mu kwiga bategerezwa kuba bafise umwanya munini wo kuja kuruhuka, nico gituma bategurira ahantu bashobora kuja kuruhukira mu gihe bamwe baba bakeneye gukina abandi bakeneye kwiruka abandi bakeneye gusimba bashobora kuronka abantu bose bashobora kuronka ahantu biyagurira bagakina bisanzuye.

Ibigo uko bigiye bitandukanye nivya bigo vy'amashuri yisumbuye canke ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato. Mu kuvyubaka bategerezwa kuba barubatse ikirasi abarimu bashobora kuja kuruhukiramwo mu gihe bavuye kwigisha canke mu kurindera yuko baja kwigisha icigwa bagira batange.

Kugira ngo mwana ashobore gukurikira neza ivyo mwarimu, ariko aramwigisha kugira ngo ikirasi kibe gitunganije neza vyose bifise uruhara runini kugira ngo mwana ashobore gukurikira neza ivyo bariko barika ni co gituma abateza kubafise uko bicara neza bhamabaka bafise n'ikibaho mwarimu aberekerako ivyo, ariko arabigisha.

Ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato kubera yuko abana bakiri bato badakenera kuguma baguma mw'ishure ngo bige umwanya muremure barakenera muri uwo mwanya wo kuruhuka bagakenera kantu hanini hagutse kugira ngo abana b'abahungu baronke ahantu bakenira umupira w'amaguru biruka haman'abakobwa baronkano basimbire umugozi.

Ku bigo vy'amashuri y'abana bakiri bato kugira ngo mwarimu ashobore kworohera mu gihe arika arabigisha ari ibikoresha ategeza kuba bfise i ruhande yiwe kugira ngo n'abana bishobore kuborohera mu gutahura ivyo mwarimu, ariko arabereka mwo kwiga imijanyo no guteranya canke gukuramwo ivyerekana ibiharurategeza kuba bifise i ruhande yiwe kuva kuri rimwe no kugera kw icenda.

Ugusiga ikibanza ciza cagutse m ku mashuri abana bashobora kurindiriramo imbere yuko basubira mu kindi cigwa bahegeje ikindi ico gituma yuko bifise akamaro kanini cane bituma abana bisanzura abakobwa bagakina imikino yabo yo gusimba abahungu bagakina yamikino yabo y'amiguru.

Kubera yuko ibibanza vyo kwubakamwo bigenda bigabanuka ni canecane nk'amashuririba mu bisagara ekanaruguru canke ahantu hose hatandukanye kwubaka ibirasi bigeretse n'ivyiza, kandi ningira akamara, kubera bigufasha kwubaka ibirasi vyinshi mu kibanza gito ari ni ico gituma ntweza gutegura n'ingazi abana bazoshobora kudugirako mu gihe babigira mu biraso vyo hejuru.

Ku bigo bitandukanye vy'amashuri y'abana bakiri bato eka mbere na yisumbuye imbere yo gutangura ivyigwa vyarivyo vyose babanza kuja kuramutsa ibendera ry'igihugu bakaririmba ururirimbo ruhayagize igihugu ibendera rikaduka nico gitumare no ku mashuri matomato kugira ngo bashobore kwiga ururirimbo ruhayagize igihugu bategerezwa gutangura kuza baragwiga bakiri bato kugirango bazogere no mu mashuri y'isumbuye urwo ruririmbo bararufashe.

Ku bigo bitandukanye vy'amashuri matomato, kubera vyakire abana benshi, muri ico gihe abana benshi rero kugira ngo babagabanye, abarimu boroherwe mu kubigisha, baca bagira mu birasi bitandukanye abana bigiramwo, bakagira nk'abiga mu wa mbere A n'abiga mu wa mbere B n'abiga mu wa mbere C.

Ibwo bifise ibirasi bigeretse ni co gituma mu kuvyubaka bateza gusigaho abana bazoza baraca mu gihe bagiye kwiga mu birasi vyo hejuru nico gituma bateza kwubaka ingazi abana bazodugako badiko baraduga mu biraso vyo hejuru amakuru izo ngazi bateza kuba bubatse utuntu dukingire abana kugira ngo badatemba ngo bagwe hasi.

Ibigo vy'amashuru y'abana bakiri bato co gituma, kubera ababakeneye ahantu bakinira cane abigo vy'amashuru birashobora kwubaka ahantu abana bashobora gukinira imikino itandukanye ibafasha kuruka mugihe babarindiriye gusubira mw'ishuru c' gituma ibiro vyinshi birashobora kwubaka ibintu bitandukanye bishobora kubafasha gukina.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye, kandi ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato, kugira ngo umwana ashobore kwiga neza n'ivyo mwarimu ariko arabigisha abikurikirane, kubera yuko iy'umwana amaze kumenya kwandika ategerezwa kwandika ivyo mwarimu yariko arabigisha, kugira ngo nawe niyagera mu rugo ashobore kubisubiramwo, nico gituma rero bategerezwa kuba bafise intebe zimeze neza, akicara yisanzuye, agashobora no kwandika atamuntu ariko aramugora.

Ku bigo vy'amashure y'abana bakiri bato, kubera yuko abana bakiri bato ntibabakeneye kuguma mw'ishure umwanya muremure ingombwa yuko ba barabubakiye ahantu abana bashobora kuja gukinira imikino itandukanye kubahungu bagakena imipira y'amaguru abakobwa bagakena iyindi mikino yabo, ariko bakaronka ahantu bose bashobora kwidagadurira muri uwo mwanya.

Kubigo vy'amashuri y'abana bakiri bato, kubera yuko benshi baba bakeneye kwerekwa ivyo umwarimu ariko arabereka, nico gituma, abarimu benshi bakoresha amasanamu canke amashusho mu kubereka ikintu agira ababwire, nimba ar'ukubereka umuntu yicaye ku ntebe, ategerezwa kuba afise igishushanyo cerekana uwo umuntu yicaye mu ntebe.

Ibigo vy'amashure yisumbuye kubera yuko mu kwiga bategerezwa kuba barafise ahantu bandika ku kibaho berekana uko ivyigwa bigenda birakurikirana buri munsi buri kw'isaha nico gituma rero na mwarimu kugira ngo bishobore kumworohera abafise ahantu abika ibitabo akoresha canke impapuro.

Ibigo vy'amashure matomato eka mbere n'ayisumbuye kugira ngo bashobore kuzokingira abana mugihe bariko barakinira i mu kibuga kiri imbere rw'ishuri bateza kuba bafise uruzitiro ruzitiye ikigo cose kugira ngo mugihe abana bariko barakina adashobora kugira umwana ja gukinira hanze ashobora no kugira amasanganyi.

Ikibanza giteguye neza haba mu mashuri mato mato ikana yisumbuye birafise ikibanza kinini kugira ngo umwana ashobore gutahura ivyo mwarima rikaramwigisha mu gihe yicaye neza mu gihe araba imbere mwarima kamubona ivyo arikarandika canke ivyo arikaramubwira biratuma rero n'umwana akurikira neza adasamara bigatuma rero azogira n'ubwenge bwiza mu gihe ivyo mwarimu yamubwiye avyumvise.

Ibigo vy'amashuri vy'abana bakiri bato kugira ngo abana bashobore kwiga neza bakurikire n'ibyo mwarimu ari karabigisha kwicara neza n'ingirakamaro ico gituma rire kugira intebe zitonze neza kugira ngo na mwarimu ashobore gukurikirana umwana umumwe wese ukwiwe ico gituma bisaba intebe zimeze neza abana bakicara neza.

Ibigo vy'amashure mato mato, ni ukuvuga ibigo vyakira abana bakiri bato, ni vyiza kuvyubaka neza ntusige ikibanza kigaragara, mu gihe abana bariko bariga badashobora gukoresha ico kibanza kigaragara baraba ibintu biri hanze; kugira ngo abana bashobore gukurikira ivyo mwarimu abigisha, ni vyiza kwubaka ikirasi cugaye, ugasiga idirisha n'umwango kugira ngo abana, mu gihe baba bariko bariga badashobora gusamara.

Ku bigo vy'amashure y'abana bakiri bato canke n'amashuri y'abisumbuye, kugira ngo abana bashobore kwiga neza nk'ivyo mwarimu arikar' abigisha bashobore kubrikira neza nico gituma haba harimwo intebe abana bicarako atanumw' anyegez' uwundi, nico gituma rero n'ikibaho gitegerezwa kuba kirimwo kugira ng'ivyo mwarimu abigisha avyigisha vyandika

Mu mashure y'abana bakiri bato kugirango mwarimu ashobore kubigisha neza atekanye kandi ariko arabakurikira bose baramutegurira ahantu ashobora kwicara mu gihe ariko arigisha canke bakamutegurira n'imeza ashobora gushirako ibitabo ashobora gukoresha ariko arigisha.

Ibigo vy'amashure mato mato ni ukuvuga ibigo bifise abana bakiri bato, nabo bakaba bakenera imikino myinshi itandukanye, mu gihe bagiye mu kanya k'akaruhuko; ni vyiza cane kuko biratuma abana bisanzura mu gihe bariko barakina, kandi bikabarinda yuko bashobora kugwa no mu miferege yegereye ishuri.

Ku bigo vy'amashuri atandukanye yaba ayisumbuye canke yo abana bakiri bato ,ubuhinga bwo kwigisha kubera bwagiye buratera imbere abarimu barashobora gukoresha vyabintu bashobora kwerekanira ko ivyirwa bariko barigisha mu gihe ikibaho kitaba gikenewe, canke bariko bariga ibindi bijanye n'ubuhinga bwa none.

ku bigo vy'amashuri matomato kubera y'uko bafise abana benshi kubera y'uko batonda ahantu hanini bategerezwa kuba bafise ahantu abo bana hagutse baza gutonda mu gihe bagomba baduze ibendera ry'igihugu canke baririmbe ururirimbo ruhayagiza igihugu kugira ngo bashobore gutangura ivyigwa bahejeje kuduza ibendera

Ibigo vy'amashure, yaba mato mato n'ayisumbuye, kugira ngo bishobore gutuma umwana atahura neza, ni uko biza kuba vyubatse neza, ni ukuvuga ari iyo vyubatse neza, biba bifise amadirisha yagutse, imyango minini, kuburyo bw'uko umuco ugaragara mu kirasi hama abana bagashobora kuronka umuco wo kubona ku kibaho ivyo mwarimu ariko arabigisha.

Ku bigo vy'amashuri mato mato cyane cane abana bigisha bagitangura mu wambere canke mu wa kabiri kubera yuko bataba baramenya ibintu byinshi mwarimo mu kubigisha koresha inguvu nyinshi ico gituma ateza kuba afise amasanamu canke yandi mashusho nashobora kuberekera ko ibyo arikarabigisha ivyari vyo.

Ibigo vy'amashure bitandukanye vyaba ivy'abana bato canke ivy'amashure makuru, nico gituma mu kubaka ahantu abana bashobora gukinira imipira canke bagakora ibindi bitandukanye vy'aba kwiruka canke imipira y'amaboko nico gituma bantu bategezwa kubaka neza atagusiga ibintu bishobora kubangamira abana bariko barakina.

Ibigo by'amashuri byose bitandukanye kubizitirira n'ingombwa kandi birakenewe kugira ngo abantu bakingira impanuka zitandukanye kuko ariho abana mu gukina bashobora kwirukanga ku mabarabara mugihe abahegereye amabarabara kugira ngo ruba kingirizo mpanuka zitandukanye z'amasanganya no kuyazitirira kugira ngo abana bakinire mu rugo imbere.

Ibigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye ibirasi kugira ngo bimeze neza bifise ivyangombwa no kuvuga ivyo mwarimu ashobora gukenera ariko arigisha mwarimu arakenera ikibaho kugira ngo ivyo yandika abyandike kukibaho n'abana babibone rero muri ico gihe ikirasi gifise ikibaho ni vyiza cane kuko birorohera mwarimu.

Ibigo vy'amashuri bigiye bitandukanye vyigisha abana bakiri bato kubera yuko abana bakiri bato bisaba kubereka igiharuro, urudome nico gituma abantu benshi baba bafise udukoresho tugiye dutandukanye turiko ibijanye n'indome n'ibiharuro kugira ngo mu kumwereka igiharuro kimwe umwereke ku kantu kariko igiharuro kimwe canke ikindi igiharuro canke urundi rudome kugira ngo umwana bimworohere gufata.

Ibigo by'amashuri mato mato kuvuga ibigo vyiga ko abana bakiri bato ubga guhera mu wa mbere kugera mu wa gatandatu co gituma mu kuvyubakaba gusaba kuba wabyubatse neza ukabisigira imihango myiza kugira ngo n'abana babiri byicayemo bashobore kwiga bakurikira ibyo mwarimu abigisha neza.

Imyimenyerezo ngororamubiri ku mashure yaba iy'abana bato bato canke n'ayisumbuye, na cane cane nk'abakina imikino y'amaboko, ni kuvuga bategerezwa kuba afise ikibuga kiriko ahantu bashobora gukinira iyo mikino, kubera yuko n'imikino myiza ituma abana bisanzura, hanyuma bagahuza bagatuma bakomera no mu bumwe.

Ibigo vy'amashure vyegereye amabarabara, eka no kugira ngo ukingire n'abana impanuka zitandukanye zab iz'amamodoka ca nki z'amapikipiki nicyo gituma ari vyiza kuzitirira ibigo vy'amashure kugira ngo abana bakinire imbere mu kigo c'ishure bateriwe baraje hanze ku bibarabara.

Ku bigo vy'amashure matomato nico gituma ku bana kubigisha bisaba kubigisha ukoresheje ibintu bigaragara nico gituma nimba ukeneye kumwereka igipfunsi gipfunze utegerezwa kuba ufise igicapo kigaragaza ukuboko gufise n'igipfunsi gipfunze kugira ngo n'umwana ashobore kubibona.

Abana biga mu bigo vy'amashuri mato mato kugira ngo bashobore gukurikira neza ,bisaba yuko mwarimu nawene aba atekanye, abigisha ivyo yumva kandi ata kintu na kimwe kiriko kiramugora ,nicogituma rero n'abana mu kwiga baterezwa kuba bicaye bakurikira ivyo mwarimu ariko arababwiye.

Ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato ni co gituma mu kuvyubaka canke mu gusiga ikibanza abana bazoshobora guhagararamwo canke mu gutondamwo imbere yuko baririmba ururimbo ruhagize igihugu canke imbere yo kuduza ibendera ry'igihugu ni co gituma hategezwa kuba hariho ikibanza ciza bana bategezwa guhagararamwo bisanzuye bakaruririmba bahagazene.

Ibigo by'amashure y'abana bakiri bato ni vyiza kuyazitirira kuko abana bakiri bato barakubagana cane kubgira ngo mu gihe bari mu kanya kakaruhuku badashobora kuja kwiruka nga hafi y'amabaraba cane 'abana bashobore kuja gukinira hafi y'amabarabara bashobore kugira n'amasanganye ama modoka ngo abagonge.

Ibigo vy'amashure y'abana bakiri bato eka n'amashure y'abana bakuze, nico gituma mu kwubaka ibirasi bategerezwa kubishirako ibisakazo bishobora kugabanya ubushuhe, ivyo bizofasha mu gihe abana bariko badashobora kugira ubushuhe bwinshi kugira ngo banashobora gukurikira neza ivyo mwarimu ariko arabigisha.

Kubera yuko amazi arikira umara mu buzima bw'umuntu ni co gituma ku bigo vy'amashure yabo amatoamato canke yisumbuye ni co gituma, kubera mu gihe c'imvura aba amazi abari menshi canke mu gihe c'ic'imvura atamvurirwa ni co gituma abantu bategeza kugira ibigega amazi ashobora gushikiramwo mu gihe atamvuririkiragwa ashobora kuyabikamwo mu gihe c'imvura kugira ngo abana mu gihee mvure tabirwa bashobore kuronka amazi, naho imvura itabirikiragwo.

Ku bigo by'amashuri yisumbuye eka n'ibigo by'amashuri y'abana bakiri bato nibyiza kugira ahantu abana bashobora gutonda mu gihe babarindiriye yuko ibendera ry'igihugu riduga, canke mu gihe babarindiriye gusubira mu bindi byiga nico gituma rero ahantu abana batonda barindiriye ko ibendera riduga habahiyaguye mu gihe abana baba ari na benshi.

Kubigo bitandukanye vy'amashure yisumbuye yaba ya leta canke ayisumbuye birafise ibintu bibitandukanya bitewe n'uko umwe wese aba afise icivugo ciwe nukuvuga ibintu biranga iryo shuri nukuvuga barategerezwa kubimanika ahantu abantu bose bashobora gushikira ari abana bazanye abavyeyi kw'ishuri canke mugihe abavyeyi bagiye kwandikisha abana bakamenya ibintu biranga iryo shuri.

Ibigo vy'amashurri uko bigiye bitandukanyi, kubera yuko mwarimu akenera kwandika ku kibaho kugira ngo yereke ivyo abana bari igitegerzwa kwiga ivyari vyo kugira ngo n'abana bashobore kubibona neza ni co gituma ikibaho ku mubirasi vyose uko bigiye bitandukanye bategeza kubafise ikibaho mwarimu yandikako.

Ku bigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye nico gituma kubera abantu benshi bagiye baratera imbere hariho abaguze ingendeshwa bashobora kugenderamwo bagiye kwigisha nico gituma bategerezwa kuba barahize ikibanza n'abarimu bazoshobora gushiramwo izo ngendeshwa zabo kugira ngo bazishire mu gatutu izuba ridashobora kuzonona.

Ibigo vy'amashuri matomato kambere n'ivyo amashuri y'abisumbuye ni vyiza kugira ibikoresho vyiza, kandi bikenewe kugira ngo n'ivyo umwarimo arikarigisha bishobore kugenda neza ukuvuga ikirasi gifise ibikoresho vya nke nerwano kuvwa n'ikirasi gifise kibaho mwarimo ashandikako mu gihe abarikarigisha abana.

ku bigo vy'amashuri mato mato eka mbere n'ayisumbuye isuku ntirihara kubera yuko abana bategerezwa gukora isuku aho bigira haba mu tuzu twa sugumwe kugira ngo habe hasa neza kandi n'isuku rije mu buzima bwabo bwa minsi yose rero ibikoresho bijanye n'amasuku ari ama bido ari imikubuzo bategerezwa kubifata neza na vyone bakabigirira isuku.

Ibigo bigeretse vyaba ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato reka n'ibigo vy'amashuri y'abisumbuye mu gihe biba bigeretse ntibyiza kugira ingazi abana bashobora gucako mugihe bariko baraduga mu birasi byo hejuru ku buryo bwuko atabe ushobora kugira ingorane mucamushire aho n'utwundi twuma dukingira mu gihe umwana barikaraduka cankamanuka ushobora gukinga umwana adashobora gutemba arikaraduka canke amanuka.

Amashuri y'abana bakiri bato nico gituma haba hategezwa kuba hari ikibuga abana batondako imbere yo gutangura ibindi vyigwa vyose kubera yuko babanza kuduza ibendera ry'igihugu bakanaririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu nico gituma rero haba teza kuba hagutse kubera y'uko amashuri y'abana bakiri bato baba bafise abana beshi nico gituma bateza kuba bafise ikibuga cagutse.

Ku bigo vy'amashuri y'abana bakiri bato. Ni ukuvuga ahantu bakinira canke aba yubatse, ni ukuvuga y'uko barubaka bakazitira, rero mu gihe bazitiriye hari igihe bashobora guteramwo ibiti, kugira ngo n'abana mu gihe bari mu karuhuko barindiriye gusubira kwiga ibindi vyigwa, bagenda kwicara munsi y'igiti, kugira ngo bashobore kuronka agatutu.

Ibigo vy'amashure mato mato, n'ukuvuga ibigo vy'amashuri bifise abana bakiri bato kugira ngo bibe bifise ibya ngombwa bikenewe kugira ngo abana bashobore gukina bisanzuye niukoba bafise ibivuga vyagutse kugira ngo abana bagiye mu kanyaka akaruhuko bashobore kwisanzura mu gihe bariko barakina.

Ku bigo vy'amashuri y'abana bakiri bato cane ni co gituma abana bakiri bato cane n'abone, kubera ububaha ry'amashuri yabo bategerezwa kubafise ahantu bana babicarika bakabigisha neza babereka n'udukoresho tujanye n'i vyo bagira biga canke n'imikino bakina bakayikina bose bumva batekanye, kandi bariko barakurikira neza.

Ibigo vy'amashuri yisumuye kan amashuri y'abana bakiri bato kugira ibiti bitanga kayaga mu gihe abana bariko bariga ikamere n'igihe bari no mu karuhuko ni byiza cane kuko ibiti bifite akamaro kanini ku buryo bw'uko bitanga kayaga keza abantu bose bagahumeka neza bakaronka umwuka mwiza atari umwuka mubi.

Mu bigo vy'amashuri matomato ni ukuvuga ibigo bifise abana bakiri bato, kubera yuko abana bakiri bato bigari benshi bashobora kuba biga mu mashure atandukanye mugabo bari mu mwaka umwe ni co gituma ku myango baca bashirako ishure n'urudome bijanye kugira ngo mwana azomenye ishure yinjiramwo.

Ku bigo by'amashuri mato mato kubera yuko abana bashobora gukina imikino myinshi, mu gihe umwana aba ariko arakina araruha, agakenera kunywa amazi. Nico gituma amavomo rusangi abana bashobora kuza baranywerako amazi bategerezwa kuba bayafise, kugirango mu gihe bahejeje gukina bashobore no gukaraba bikureko imicafu, basubiree mw'ishuri basa neza.

Ku bigo vy'amashuri y'abana bakiri bato, kubera yuko abana bakiri bato mu gihe baba bahereje kwiga icigwa barindiriye yuko baja mu kindi, umwarimu ashobora kubaha umwanya w'akaruhuko. Umwanya w'akaruhuko rero abana bashobora kwirukanga, nico gituma rero abana kugira baronke ahantu birukanga bategezwa kuba bafise ahantu hiyaguye abana badashobora no kugongana bariko bariruka.

Ibigo vy'amashuri matomatwe kana yisumbuze, kubera yuko, ubu benshi bubaka mu bibanza bitobito, kubera bigenda biraga co gituma bubaka ibirasi bigeretse rimwe canke kabiri co gituma rero abana bigira mu birasi vyo hejuru bateza kuba barabateguriye ahantu baca baduga mu birasi vyo hejuru ari zo ngazi.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye birashobora kuba bifise abana biga bafise ubumuga bwo kutabona canke bafise abo mu bumuga bwo kutumva nico gituma abana benshi rero mu kubigisha bakoresha ibishushanyo vyerekana uko indome ziba zicapwa n'intoke z'amaboko kugira ngo bashobore nabone kubitahura.

Mu bigo bitandukanye vy'amashuri mato mato mu Burundi ubu kubera abantu benshi bagenda barazana utuntu dutandukanye kugirango abana mu gihe bari mu kanyaka karuhuko bashobore kuronkantu bakinira. Ari naco gituma abantu benshi barubaka ivy'abana baja gukinirako imikino itandukanye kugira ngo bose bisanzure.

Kubera yuko igiti gifise akamaro kanini cane ku buzima bw'umuntu, nico gituma rero ku mashuri hose uko hagiye hatandukanye henshi uzohasanga hateye ibiti kubera y'uko ibiti biratuma abana bariko bariga baronka akayaga keza bigatuma no mu gihe bagiye mu kanyaka k'akaruhuko bashobora kuja munsi y'igiti kugira ngo bashobore guhumeka neza n'izuba ntiribagirire nabi.

Ku bigo vy'amashuri y'abana bakiri bato kugira ngo abana boroherwe mu gihe c'akaruhuko mu gihe bavuye kwiga bagiye mu kanya kakaruhuko barindiriye gusubira kwiga, ni vyiza yuko ibigo vyinshi bitandukanye bishobora kwubaka aho abana bashobora kuronka ibintu bakinirako, ahantu bashobora gukina bimwe vyo kwinyereza abandi bagakina imipira kugira ngo abana bose bisange baronke n'ibintu vyinshi bitandukanye bibafasha mu kuruhuka.

Ibigo vy'amashuri yaba mato mato nayisumbuye kugirango umwana ashobore gukurikira neza uko yicaye nuko umwe ariko arakurikira mwarimu vyose bifise uruhara runini kugirango umwana ashobore gutahura ivyo mwarimu ari aramubwira nico gituma rero ari kwicarika umwana neza hama agakurikira mwarimu bimufasha gukurikira no kumenya icigwa mwarimu ariko aramubwira.

Ibigo vy'amashuri matomato eka mbere n'ayisumbuye bitegerezwa kuba bifise ibirasi abana bigiramwo bikaba bifise n'ibirasi abigisha bashobora kuruhukiramuwo canke bariko barategura ivyigwa bikurikira bikaba bifise kandi n'ibirasi abarongozi babo bakoreramwo.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye, na cane cane ibigo bifise uburaro, n'ukuvuga abana biga bararayo, bategerezwa kuba bafise ukuntu babategurira ukuntu bafungura sa sita, eka no ku mugoroba mu gihe baba bahejeje kwiga ivyigwa bagira baje kuryama. Nico gituma rero bategerezwa kuba barabateguriye ahantu baja gufungurira mu gihe co gufungura.

Ku bigo vyose bitandukanye vyaba ayamashure matomato canke n'ayisumbuye kugira aho abana bashobora kuja kugirira imyimenyerezo itandukanye yo gusoma ibitabo canke yo gukora utundi tuntu ni vyiza cane, kubera yuko mu gihe abana bariko barasoma ibitabo canke bakora ibindi bikorwa bijanye no kwiyungura ubumenyi bisaba umwana yuko abayicaye kandi atekanye.

igiti kubera yuko gifise akamaro kanini cane ku buzima bw'umuntu no ku mashuri ntibibagiye kubitera kubera yuko ibiti biratuma isi ikomera bikagira nakanovera kandi ibiti bisanga kayaga keza haba kubana reka n'abantu bose bari muri ico kigo

Ibigo vy'amashuri yaba mato canke nayisumbuye ku rugero rwose rutandukanye bategerezwa kuba bafise ikibuga abana bakiniramwo haba mu mashuri mato canke ayisumbuye mu gihe abana bagiye mu karuhuko barindiriye yuko basubira kwiga bategezwa kuba bafise ahantu bisanzura bakina haba kwiruka haba gukina w'amaguru mu gihe canke abakobwa baba bakeneye gukina ibintu basimba canke basimba umugozi.

Mu gihe umwaka w'amashuri ugiye gutangura ico gituma nk'ibigo byinshi bitandukanya bir bigo by'amashuri ibatomatkani iby'amashuri yisumbuye mu gihe babona yuko intebe zashaje bakeneye kuzihindura ico gituma mu kanya k'akaruhuka abana barendiriye kuzogaruka bateza gukoresha izo ntebe kazisubirishamo zigasubira gusa neza.

hambavu yuko mu kirasi mwarimu abakenera ikibaho yigishirizamwo arakenera na kabati ashobora gushiramo ibintu biba bitandukanye ari nkabitabo ashobora kwigishirizamwo janke izindi mpapuro zibo bakeneye kubika kugira ngo ashoboye kugaruka kwigisha bitamugora

Ku bigo vy'amashuri matomu atuyiga ko abantu bakiri batoma vy'imyaka bataramenya n'ubwenge bwinshi ico gituma kuvyubaka canke kubishiramo ibindi bikoresho bindi abana bashobora kwifashisha mu kwiga ko mu wa mbere bashobora gukoresha ibintu vy'amasanamu berekana abavyeyi canke berekana ibindi vyirwa bagomba bibwisha abubana.

Ku bigo vy'amashuri yabo mato mato nayisumbuye kugira ngo abana bashobore kwiga kandi batahure n'ibyo mwarimo ari karabigisha bategerza kubafise ahantu bandika aho bandika naho ni ku kibaho co gitumare ibirasi byose biteza kuba afise ibibaho kugira ngo n'imyimenyerezo mwarimu aho abana bayikorere ku kibaho bose babona.

Ku bigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye yabo ibigo vy'amashuri y'abana bakiri batona yisumbuye, kubera yuko uburimyi bufise ikibanza kinini, kubera yuko guva kuri ba sokuru bacu uburimwi bwamyu bufise ikibanza kinini ico gituma rero no ku mashuri bategezwa kwiga ukuntu barima bakamenya ukuntu barima imboga canke n'ibindi bia terwa bindi.

Ibigo by'amashuri mato mato ikanayisumbuye mu gacana cane ibigo bifise abana bakiri bato ibyo mu kwigisha mwarimo ategereza gukoresha ibintu byerekana ibyo ari karabigisha mu giha b akeneye kubereka isaha utegereza kuba wayicafye cyangwa ufise ikindi kintu cerekana isaha ukabereka uko iminota igenda ira kurikirana.

Kubera yuko basanze abantu benshi ivyama ringira akamaro mu buzima bw'umuntu ni co gituma ku bigo vy'amashuru kugira ngo bigisha abana kuna abo ukuzitunga canke no kwihimiriza kurima ivyo bite ivyo ivyama bashobora kubigisha mu mwanya wo kbigisha ibintu bijanye n'uburimyi kugira ngo n'abana nabone bashobore kumenyera kurima no kurima ivyo vyama.

Ibigo vy'amashuri menshi atandukanye, haba matoto canke n'ayisumbuye, ubuye baragerageza kugabanya ibibanza bubakamwo, nico gituma abantu benshi bashobora kubaka yamaza geretse kugira ngo ibirasi bishobore kuba vyinshi bitwaye n'ikibanza gito, nico gituma bace bategura n'ahanu abana bashobora kudugira ari zongazi bategura kugira ngo abana bigira mu birasi vyo hejuru baronke ahingazi zica hama bazashobore gushika hejuru.

Ku mashuri yose yisumbuye canke yaba amashuri mato mato nico gituma mu kubaka ibirasi bategerezwa kugira ibirasi n'abanyeshuri bashobora kwigiramwo canke ahantu abigisha bashobora kuruhukira mu gihe boba bariko barategura ivyigwa bagira batange canke mu kanya k'akaruhuko.

Kugira ngo abana bashobore kwiga neza bisanzuye n'ico gituma mu bintu bose bategura mu gutegura ivyigwa bategerzwa gutegura umwanya abana bashobora kuronka mu kugira ngo bashobore kuruhuka mu gihe babarindiriye gukurikira ikindi cigwa kubera y'uko umwana yize ataruhutse ntashobora gukurikira neza mwarimu iyo ariko aramwigisha.

Kugira ngo umwana ashobore kwiga neza atekanye kandi ashobore no gukurikira umwarimu ivyariko arabigisha, birasaba ko yigira ahantu heza hasukuye kandi hari n'ibikoresho vyiza. Nico gituma rero kugira ngo amashure ase neza, bategereza kubaka ibirasi bifise ivyangombwa, intebe zimeze neza bifise n'amadirisha ameze neza.

Ku bigo vy'amashuri mato mato, kubera y'uko birinda impanuka z'abana bashobora kuba bariko barakina ,ugasanga bashoboye kuja mu mabarabara, kubera yuko ibigo vyinshi vy'amashuri vyegereye amabarabara, nico gituma vyinshi bategerezwa kubizitira, kugira ngo abana mugihe bariko barakina, bakinire indani mu gipangu kugira ngo ata mwana aza kwita mw'ibarabara, imodoka ishobore no kumugonga.

Ikirasi rega ikwijo vya ngombwa no kuvwa n' ikirasi gifise ikibaho gifise intebe gifise amadirisha ameza kugira ngo muri ayo madirisha hashobore guca umuco kugira ngo n'abana bariko barakurikira babone n'i vyo mwarimu yanditse kukibaho rero mu gihe imadirisha atameze neza canke ishobore ritagire ikibaho muri ico gihe ishure ntibari gifise ibikoresho vya ngombwa bikenewe kugira ngo mwana ashobore kwiga neza.

Ku mashuri yose yaba amashuri matomato canke ayisumbuye intebe ni ingirakamaro kugira ngo abana bashobore gukurikira neza bicaye neza, kuko umwana yicaye nabi ntashobora gukurikira neza ivyo mwarimu, ariko aramubwira nico gituma rero ibirasi biteza kujamwo intebe kugira ngo n'umwigisha ariko arigisha ashobore koroherwa abana uko bariko barakurikira.

Ibigo vyamashure yaba amashure mato mato canke ayisumbuye nicogituma bategerezwa kuba barateguye ahantu abana bazoshobora kuruhukira mugihe bariko barakina imikino itandukanye nukuvuga mugihe bariko bariga hariho umwanya bashobora kuronka wokuja kuruhuka kugira ngo baruhurire umutwe nicogituma rero abana bategerezwa kwisanzura bariko barakina bakaronka ahantu hose hagutse bashobora gukina bisanzuye

Ibigo vy'amashuri uko agiye atandukanye aba mu burundi canke kw'isi yose bategerezwa kuba barateguye hanu abana bashobora kuruhukira mugihe abandi bana bagiye mu karuhuko bahejeje icirwa n'ukuvuga muruyo mwanya wo kuruhuka umwana arakina ivyo ashaka mu mutwe wiwe nukuvuga arashobora kwirukanga abamwe bagakina umupira w'amaboko canke uwundi muntu agakina umupira w'amaguru.

Kugira umwana yige atahure n'ivyo umwarimu ariko aramwigisha, birasaba kwiga yuko aba yicaye ameze neza, akiga akurikiye, ariko mu gihe hari ibarasi bisa bisa nabi umwana akicara nabi, n'umwarimu ntiyoroherwe mu kwigisha, ivyo vyose biratuma umwana atagira ubumenyi bwose bukwiye neza, kubera yuko yiga atisanzuye, akiga hari ibintu bimugora.

Ku mashuri atandukanye haba ku mashuri mato mato canke n'ayisumbuye bategerezwa kuba bafise ibikoresho bakoresha mu kwandika ku kibaho, nico gituma haba mwarimu canke umunyeshure mu gihe umuntu wese abakeneye kuja kwandika ku kibaho aba akeneye ingwa, n'ukuvuga rero ingwa ibitegerezwa kuba mw'ishuri ahari ho hose izo ngwa ziba zihari kugira ngo mu gihe bakeneye kwandika ku kibaho bitagorana.

Ibigo vyamashure vyose bitandukanye yaba ayisumbuye canke mato mato bategerezwa kuba bafise ahantu abana bashobora gukinira muhantu bakinira rero akenshi haba hari ivyatsi canke abarahantu hameze neza bafashe bagakuraho amabuye ashobora kononera abana bariko barakina umwana agashobora kurirwako akavunika murico gihe rero bategerezwa kurikuraho kugira ngo umwana akinire ahantu hose hameze neza atakintu kimutera umutekano muke

Ibirasi vy'amashure vyamaze kwuzura mu gihe abana rebagira batangure kuja kw mashure ni co gituma babanza kwandika ku myango abana bazokwigamwa bagashirakw igialuru kijanye n'ishure iryo shure ribaririko ni kuvuga rimba arimu ba mbere barandikako igaluru kime ari mu ba kabiri bagashira kw'igaluru kabiri jemba ari mu wa gatatu bagashirako 'igialuru gatatu.

Ibre vy'amashuri yose uko igihugu cose kigiye gifise amashuri atandukanya ni co gituma canecane ku mashuri y'abana bakiri bato aba hariho ahantu abana batonda imbere yo gutangura ivyirwa bakabanza bakaduza ibendera ry'igihugu bakaririmba ni be n'ururirimbo ruranga igihugu imbere yo gutangura irwirwa vyose vy'ari yo vyose bakabanza kururirimba.

Ibigo vyamashure yisumbuye biri kubiri, nukuvuga hariho ibigo vyamashure yisumbuye bifise uburaro nibindi bigo vyamashure yisumbuye ataburaro, nicogituma amashure afise uburaro ategerezwa kuba afise n'abanyeshure biga bararayo bakazotaha inyuma y'igihe kinini amashure bahejeje kwiga gukora n'ibibazo hama bagataha munyuma bakazogaruka.

Kugira ibirasi vy'amashure bifise intebe, ni nziza kandi ni ngirakamaro. Kuko ibirasi bitagira intebe aba ari ibirasi n'ubundi bidakwije ivyangombwa kugira ngo abana babashe kwiga bisanzuye. Kuko ibirasi bitagira intebe usanga abana bicaye hasi mu gukurikira, canke bicaye ku mabuye. Muri ico gihe n'umwigisha ariko arigisha ntashobora kwisanzura kuko abana ntibaba bariko barakurikira neza.

Ibigo byose bitandukanye vyaba ivyamashure mato mato Canke ayi sumbuye kubera Yuko twasanze ubumenyi buri mu gitabu abana bashobora gusoma Nico gituma amashure yose ategerezwa kuba afise ibitabo abana bakoresha mu gusoma mu kwiga biborohere iyo bariko barabisoma bakabitahura bituma bagira nubwo bumenyi bwiza.

Kubera yuko ibirasi kugira ngo bimere neza bibafise amadirisha meza, kandi hafise ahantu ashobora gutangira akayaga kenshi ku bana bari mu kirasi kiri imbere ni co gituma rero amashure mu kuyubaka bitezwa kuba uufise ahantu amadirisha barima nini imyanga barima nini kugira ngo abana bari mw'ishure bari kubariga bashobore kuranka akayaga kenshi, kandi keza bose ata nomwe yiba umpwemu wundi.

Ibigega vy'amazi nikirumara hanu hashobora gukoranira abantu benshi eka nubu no mu miryango abantu benshi basigaye babihurumbira kukubera yuko amazi ashobora kugorana kuronka amazi meza ni co gituma rero abantu benshi baca bahurumbira gukoresha ibigega ku buryo bwoko amazi y'imvura azoshobora kuba aronkahanu ashikira akazabamarae igihe kinini kugira amazi ni yabura meza bazoshoborerwa gukoresha amaze ari mu kigega.

Mu gihe c'imvura nyinshi mu gihe c'urushana canke ha kabitwararwa imvura nyinshi ibintu brashobora kubononekara ni co gitumanu hari inyubako canke zazebazaleta canke z'abikorera utwabo bateza kuzikingira mu kuzikingira rero muri igico gihe c'imvura bateza gucaima iferege atware amazi ku buryo bw'uko amazi ni yagwe ari menshi canke imvuraikarwa ari nyinshi amazi azoshobora ngo kuratembera kugira ngo aje mu binogo vyahagenewe ahanashikiye.

Kubera yuko umwana kiri muto afatan'ingoga mbero ivyoronoroha no kumwigisha bumukweyandi, kubera arataba ariashobora kuzarandika co gituma ukeshi mu kumwigisha ushobora gukoresha amashusho canke amasanamu co gituma rero iyoamanitsi ahanuka amwereka ivyo uwe ashaka kumubwira uka akoresha masanamu biroroha gutahura na ho agatahura ivyo bamwigishijemo 'ingoga na r'ingoga.

Kumashure matomato canke ayisumbuye cane cane kumatomato nico gituma haba hafise ubwiherero bwinshi kubera abana bahakenera kenshi rero nico gituma ubwiherero buba buhari kubwinshi kugirango nabana bashobore kuronka ubwiherero atamuntu ntumwe abuze aho aja

Ku bibigo vy'amashuri canecane ku bigo vy'amashuri yisumbuye ni co gitumareho akantu bana bavuza mu gihe ikijwa kiba kirangiye kugira ngo berekewe n'umwarimu yuko icirwe arikarigisha giheze ahamakaza uwundi ni co gituma rha ko kanu kabakari ahantu hegereye umwana atezwa, kuko avuza ni co gitumareho umwanya wose hai ari umwana ajejwe kubuza akukuma.

Shure meza haba matomato canke na yisumbuye mugihe abafise ibikoresho vyiza, kandi bimeze neza ukugira ngo n'ikigo cabo kibe gikingiwe ni co gituma bateza kwubaka uruzitiro rwiza rukigiye ishuri ryose ku buryo bwokun'umwana atani yacererwa azotegerza guca mw'irembo bakabona ko yacerewe canke yashitse ku mwanya wo.

Abantu twese aho isi iva ikagera turakunda ahantu hari ibiti Kubera Yuko ibiti biratanga akayaga keza kandi nabantu bagahema neza nico gituma abantu iyo abantu bakazitira bagashiramwo namazu meza, nicogituma barahiga nahantu bashobora gutera ibiti bishobora kuzana akayaga mu igihe batagiye kukazi bashobora kwicara munsi yivyo biti bashobore kuronka akayaga keza.

Ve amashuri mato mato canecane nko mu wa mbere canke mu kabiri kugira ubigishe neza bisaba kubereka ahantu habahanditse ivyo bintu ni ukuvuga mu kwigisha indome canke mu kwigisha amasanamu bubakoresha isanamu canke ubakoresha impapura wanditseko izo ndome bashobora kwiga uwo musi ni kuvuga ari indome mperekeranya utegezwa kuje bandikira bakazibona.

Ubwiherero rusangi ku mashuri canke ibigo vyose bitandukanye vy'amashure yaba yisumbuye canke mato mato, ubwiherero rusange ni ngombwa kuko abana barabukenera kenshi nico gituma bateza kuba barateguye ubwiherero bwinshi butandukanye kandi ku bitsina vyose abakobwa kakaba bafise ahabo n'abahungu bafise ahabo.

Iterambere ryaragwiriye kandi riza rifasha ibintu vyinshi kuko kera hari ibintu vyinshi vyari bigoye gukora ata mashini ihari nyabwonko nico gituma abantu benshi rero barazihurumbira kuko umuntu ashobora kuzibikamwo ibintu vyinshi yarabuze ahantu abibika kubera yuko ibintu vyinshi biba bisanzaye, umuntu adashobora kubika impapuro, mugabo ubu umuntu arabishira muri iyo mashini nyabwonko akabibika n'igihe kirekire.

Re inyubako yakira abantu benshi itwara amafaranga menshi canke uburyo bwenshi mu kuyitegura canke nuno mu kuyubaka ni co gituma mu kuyubaka bisabwako uwukoresha ubuhinga butandukanye canke abantu bavyigiye bo bashobora kumenya yuko ahantu hose hashobora kugwa imvura ugasanga imvura irononye izonyubako ni co gituma bashobora gutegura ahantu amaze azoza araca arengana atazoshobora gutega hagati na hagati amaze muntagira ikibazo.

Ibigo vyose vy'amashure biba vyarateguye inkino zitadukanye kuburyo haba har'inkino z'amaboko canke z'amaguru mugihe habaye irushanwa rifasha abanyeshure guhura kugira ngo bazorabe impano zabo amashure yose azoba afise imirwi ayiserukira kuburyo nihagera gutahukana ibikombe uwuzosanga ishure rifise abanyeshure bakomeye murizo nkino aribo batahukana ibikombe vyinshi.

Amashure ni ngirakamaro mu Burundi canke kw'isi yose kubera abantu bose iyo bayahurumbiye abantu baragira ubumenyi bagashobora kwaguka mu bwonko bagashobora no kwiyumvira ibintu birebire bizotuma n'igihugu gitera imbere nico gituma Uburundi butasigaye inyuma mu kubaka ibirasi vyinshi abana bashobore kwiga bitagoranye.

Bibo vyose vy'amashure y'aba mashure y'abatoyi canke amashuri y'abisumbuye ni co gituma utereza kuba ufise ikibuga abana mu gihe bagiye mu karuhuko bashobora kuronga antu bashobora kwidagadurira bakina imyimenyerezo yose yo kuyonyangurora mubiri n' ugivuga biruka abandi bakina umupira ni co gituma batereza kuharonga ku buryo bw'uko umugihe bahejeje gubatsozeje icirwa badashobora kuburaho bantu bakinira.

Mu mashure nko mu wa mbere canke mu wakabiri bigoya kubigisha, kubera na abana batabaramenya ivyo bari kubarakora kanke no kubigisha, kubera abatabaramiya no gufata makara mu biragora bayabisaba kuba warahize ibintu ushobora kuberekera ku ko ibaho uriko urabigisha imeza uka iberek iyo ari yo imbari igitukaekerancari ico ni mba ari umupira ukawerekano wo ari wo kugira iryo bw'uko bagifata batazocibaga.

Mu mashure mato mato canke ayisumbuye nico gituma babwirizwa gushiraho ibirasi bimeze neza, hama intebe mu kuzipanga bakazipanga neza hama bakazitondeka ku murongo kuburyo bw'uko abana bataba bajagaraye mu kwicara, abana bicara neza umwarimu agashobora kubaraba neza ababona bose.

Ibigo bitandukanye vyo mu mashuri mato mato canke amashuri y'abisumbira nico gituma bategezwa kugira ahantu abana bategerezwa kugira imyimenyerezo ngorora mubiri ari ugukina imipira y'amaboko canke imipira y'amaguru nico gituma ahantu henshi mu gihe bifise bashobora kugira ibirasi vyiza n'ukuvuga ibirasi bisakaye ku buryo bwuko naho harwa imvura abana bashobora kuguma baguma bakina neza.

Amashure menshi y'ayisumbuye nico gituma hariho aho abana biga mu mashuri yisumbuye biga bataha muga ahandi naho ugasanga hari ibirasi abana bategerezwa kuba bararamwo mu gihe haba hari indaro rero nico gituma amashuri menshi afise indaro baba barateguye n'ibiti bishobora gutanga akayaga mu gihe abana bariko bararuhuka mu gihe abana barindiriye ko basubira gusubiramwo ivyirwa.

Ikarasi ryarakwiye ahantu hose mugihugu nico gituma ahantu hose usanga hari amashure nico gituma rero kugira ngo ishure ribe rimeze neza canke rifise ivyagombwa bisaba mukugira ngo umwana y'icare neza canke akurikire neza mwarimu amwigishe nico gituma ikarasi yose iba ifise ikibaho mwarimu akoresha mukwandikako ivyo akeneye kwigisha abana.

Mu ntumbero nziza yo gutera icigwa co uza gushikiriza abana bakiri bato canke bataregara ahantu kure nico gituma ubwirizwa gutegura utegerezwa gushiraho ibintu bimenyesha umwana ico uriko uramwereka icarico nimba ari umupanga ukaba wawushushanije ukamwereka ku buryo bw'uko iyo shusho yabonye atazoyibagirwa.

Mwuko isuku arikirumara ku mubiri w'umuntu ni co gituma haba muhena canke ku mashure bisabwa yuko mubirasimutereza kugira isuku mugakubura aha nose mugabona kwasa neza mugihe mubamwicaye mu kumva yuko ata mpwemu mbi ziba ziriko zirahumeka nabi ni co gituma rero abo ariho n'ahantu mushobora guterera ibintu bisa nabi mugihe mubamwe ahejeje kubikoresha.

Ahantu benshi ku mashure yisumbuye canke muma shure y’indaro ,bategerezwa kuba bafise ibibuga bitandukanye kubera yuko abana mugihe bariko barakina, niho bashobora kubonera impano zitandukanye, arabazi gukina umupira w’amaboko bakawukina neza, ar’abakina umupira w’amaguru bakawukina neza. Rero kumashure niho hashobora kubonekera izo mpano z’abana mugihe bariko barakina.

Imbere yo kuhoreheza mwarimu, ariko arigisha abana ni ukuvuga mu kirasi ica ari co cose mwarimu ategeza gusanga amwo hari kimwe kibaho ashobora kwandika ko n'ingwa zose zitandukanyi zishivsa amabara atandukanye abo ibara gera ahbo boiritukura ni ukuvuga ikirasi cose giteza kubagivisa ikibaho mwarimu ashobora kwandikako imbere y'abanyeshuri.

Haba ku mashure matomato canke ku mashure yabisumbuye, umuyozi ategerezwa kuba yarashizeho ikintu kigaragaraza ibintu vyose vyemewe nibitemewe, nubwo aba ari'amategeko abana bacinjira baba babona amanitse, nukuvuga ,nta muntu agorana nta muntu asohoka kizira yuko har'umuruntu arenga kurivyo bintu biba vyanditse ku mpome.

Kubera yuko isi itera yaga muriki gihe ca none, abantu benshi batera bagwira gusumba uko bahoze , nico gituma abantu benshi mukwubaka bashobora kwubaka amazu ageretse, nko mumashure canke mubindi bigo vya Leta bitegerezwa kwubaka ayo mazu kuburyo bwuko ibibanza usanga bisigaye ari vyinshi bashobore no kuhakoresha ibindi bikorwa vya Leta canke ibindi bikorwa bikenewe mugihugu.

Aha nosak ushobora gukoranira abantu benshi ku mashure ku masengero canke ahandi baribikorwa vyose vya leta abantu bose bashobora gukoranira ubwirizwa kuba ufise ubwiherero rusange ibushobora kujamwo abantu bose bitsina bitandukanye ni ukuvuga ari ufise abagore akaja aho abagore aho abagabo kabahari ni co gituma abantu bose batedozwa kuja mu bwiherero bwabo.

Ibbiranga ikirasi ikimeneze neza canke gifise ivyangomba vyose vyankenterwa abana bakoresha mu kwiga mu gihe baba batonze kwiga batashobora kwicara hasi canke ngo bakoreshe amabuye mu kwicara ni co gituma ishure canke ikirasi abana bigira mu giteza kuba gifise intebe n'urubaho munye umwigisha ashobora gukoresha mu gihe abariko arabigisha.

Kumashure atandukanye yose uko imihingo yose itandukanye bafise amategeko ngenderwaho kuburyo yuko ayo mategeko bayashize aho abantu bose bari abanyeshure aboneka ahagaragara bashobora gubisoma nukuvuga haba hari amasaha yokugera kwishure amasaha yo kuja mukaruhuko amasaha nayo gutaha ntamuntu numwe ayarenza

Kugira ngo ikigubatse kizoshobore kuramba canke ibikoresho hakoresheje bizosubure kumara kabiri ni co gituma mu kwubaka amashuri, kubera abantu benshi bakoresha ivyo bimeneka abana bashobora kubimena muga bariko barakina ni co gituma abantu baca bahiga ivyuma bakingiza ivyo biyo ku buryo bw'uko umwana azoba arika arakina atazomena ikiyo mbugiha azoba arikakina nk'umupira w'amaguru.

Ibiyasi vyose abana bigiramwo haba ko mashuri matoa mato canke ayishumbuye baterza kubabifise amadirisha ni ukuvuga amadirisha abafasha kubwa ubirya b'uko mu gihe uyuguruye akayaga kinjira neza abana bagahumeka neza mugiha mu gihe uyuganye ni co gituma abana badashobora guhema neza rero vyemerwa yuko abana bariko bariga amadirisha bayuguruke.

Kugira haboneke akayaga keza abantu bahema atangorane nimwe nico gituma abantu babwirizwa gutera ibiti haba ahantu havugira abantu benshi canke abantu bakiri abana nico gituma hirya no hino batera ibiti kuburyo bwuko abana nabo bariko barakina baronka n'akayaga gatuma bahema neza kugirango nizo mpwemu mbi ziba zihari zitumuke zigende.

Kugira ngo ubwiherero rusanga ibwaba bwo ku mashuri canke bwo ku masengero kugira ngo bushobore kuramba canke bumara igihe kirekere busa neza ni co gituma abantu babwirizwa kugwiraza amasuku mu gihe bagiyema ubwiherero bakahakuropa canke bakahasuka amazi ku burya bwuko n'ubuje asanga ba ahavuye usanga hasa neza ata ikibazo na kimwe mu gihe abe ariko arakora icamujanya.

Bose vy'amashuri haba ibigo vy'abana bakiri batoye canke ibigo vy'abana bakuze jo gituma batereza kugiraho bagahishinga urugoruruzitira ishuri aho rica, naho rigarukira ku buryo bwuko atamwana azoza ararirengana arengana urwo rugo ku buryo bw'uko ni gihe babe, ariko barakina aamenya yuko atarengana urwo rugo.

Kumashure yisumbuye cane cane kumashure yuburaro nicogituma usanga abantu barubatse amashure manini manini bakubaka nuburaro bunini bunini mugihe abari ababantu bararamwo abahungu canke abakobwa kuburyo yukusanga hatandukanye abahungu bakarara hejuru canke abakobwa bakarara hasi kuburyo yuko mugihe abantu badasangiye atabitsina badashobora kurara ihangare imwe

Iyufis’ikibanza gito umenya ukuntu ugikoresha Nico gituma iy’ushaka kwubaka izojamwo ibintu vyinshi Nico gituma utegerezwa kwubaka Inzu igeretse rimwe canke kabiri kuburyo bwuko ushobora gusiga ikibanza imodoka zizoshobora guhagararamwo mugihe hari abantu benshi baje kuhakorera ibikorwa rusangi canke abantu baje kuhadandariza.

Amashure menshi yabisumbuye, nico gituma abantu benshi bashobora kugira amashure y'uburaro, mu mashure y'uburaro baca bahiga ahantu bubaka uburaro bw'abanyeshure bashobora kwiga bararayo, bagahiga n'ahantu bashobora guteka ibintu bashobora gufungura, nico gituma rero amashure menshi y'abantu bafise ahantu baryama usanga n'inyuma barateguye ahantu haba hari ibiti kuburyo bwuko aho hantu haba hari n'akayaga keza.

Basi vyo abana bigiramwo, kubera abazwi batantukukure ategeranye n'imihana yabo ni co gituma ahabahoaraciwe amabara bara meza ashobora gushika wuhanu ata kintu na kimwe kiri mu nzira gishobora gutega abana bariko baraja kw'ishuri ni ukuvuga ibiti ba vyoaravuye mu nzira baraharuye atamabuye uburyo bwuko imana azogenda yemye neza gushika kw'ishuri.

Ibigo vyose canke abantu bose bukorera bama bafise ibuntu vyose bibaranga mu gukora akazi kabo, canke mu tuntu twose baba bisangije mu gukora. Nico gituma bashobora kubimanika ahantu hose hagenderwa n'abantu, ku buryo bwuko bashobora kubona ibintu bigenda aho hantu. Ni ukuvuga nyimba ari ukwirinda atari ukwonona, ku buryo bw'uko ubisomye ubona amategeko n'amabwiriza agenga aho hantu.

kubera yuko ibibanza bigenda bigabanuka, canke ibibanza bigasanga bikenewe n'abantu benshi nico gituma abantu benshi mu kubaka ubu bakoresha inzu zigeretse haba rimwe canke kabiri, haba no ku mashuri barabikoresha kugira ngo ibikoresho bakenera canke inyubako babakeneye zidatwara ikibanza kinini.

Kumashuri yose mu gihugu cose haba ku mashuri mato mato canke yisumbuye arategerezwa gusigaza ikibanza abana baronkera co gukiniramwo mu gihe cakaruhuko bahejeje kwiga kugira ngo baruhurira ubwonko canke baruhurira umutwe baca baja gukina umupira utandukanye inkino zitandukanye abahungu bagakina umupira abakobwa bagasimba umugozi.

Haba ibigo vyakira abana bato canke ibigo vyakira abana bakuze, nico gituma abantu bose bategura ayo mashure bategerezwa kuba barasize ikibuga abana bashobora kugiramwo imyimenyerezo ngorora mubiri mu gihe baba bagiye mu karuhuko ko gutegura ikindi cigwa gikurikira, bategerezwa kuba bafise ahantu bisanzura bagakina umwe wese uko avyumva mu gihe baba bakeneye kuruhuka mu mutwe.

Bumbe yuko ku mashuru yose atandukanyi abahari umwanya wabana baja guhikiniramwo ni co gituma bana benshi baba barateguye imipira y'ugukina uwaba uw'amaboko canke uw'amaguru janecane uw' amaguru ni bo bashobora gukora no mu bisashi bitandukanyi bakabubanga bakoresheshe ibisashe n'ibindi migozi y'ibitoke kugira ngo vyoubwoko bagiye gukina baronka umupira wo gukina.

Kuva kera abasokuru canke abavyeyi bacu baratubir ko kwiga ngo biragatsindwa nico gituma rero abana biki igihe babwirizwa kuja mu mashuri kugira ngo baronka ubwo bumenyi butandukanye bwiyongera ku bumenyi bavukanye kugira ngo bashobore kuronka n'ivyo bashobora kuronka bakora bakoresheje ubwobwenge baronse mwishuri ico nico gihe rero abana bagiye kwishuri bafise ubumenyi gusumba abatashoboye kuja mwishuri.

Kuva kera na rindi ahantu hose hari ibirasi vy'amashuri n' ukuvuga ahantu hari amashure haba mashuri matomato canke amashuri y'abantu bakuru, nico gituma hategereza kuba hari ikibuga; ico kibuga kiba kirimwo ibendera ry'igihugu. N'ukuvuga mu gatondo imbere yuko ivyigwa bitangura babanza kuriduza ibendera hama no ku mugoroba bakabanza no kurimanura imbere yo gutaha.

Muri kigihe cane ho n'ibirasi vy'abana bigeramo nivyinshi cyane ariko ikiba gikenewe n'uko abari intebe abana bashobora kwicarako mugihe bariko bariga kuko ata ntebe zihari abana bicara hasi mu gukurikira umwarimu ariko arigisha ugasanga biriko birabagora mugahari intebe ibarivyiza cyane abana baricara bameze neza bagakurikira umwarimu ivyo ariko arababwira.

Amashure y'intango mu kwigisha abana kugira ngo abana batahura ivyo uriko urabigisha, kubera yuko badakenera ibintu vyinshi bisaba yuko umuntu w'umwigisha aba yarateguye ibikoresho bakoresha mu kwerekana ibikoresho bariko barabigisha, ari ukwerekana umupira wo gutera amaguru, ari ukwerekana intebe canke ari ukwerekana igiti, baragishushanya ku buryo bwuko abana babibona vyoroshe.

Iyaba amashuri y'aba mato mato canke ayisumbuye yateza kuba fise ubwiherero rusange ,ku buryo bwuko abana bokenera bwo bwiherero bashobora kuharonka bataja kubonona amashamba atandukanye bagashobora kwangiriza n'ibintu vyose bitandukanye vyegereye ayo mashuri nico gitumarira ubwiherero rusange abanyeshuri bategerezwa kubufata neza bakabukorera n'amasuku.

Ku bigo bitandukanye vy'amashuri yaba matomato canke n'ayisumbuye haba ahantu hari ishengero abantu bose bahurira ari benshi basengera canke bakicara bakaruhuka nico gituma abantu benshi babwirizwa gutera ibiti ku buryo bwuko abantu baronka akayaga bagahema neza ata ngorane n'imwe ku buryo bwuko ata muntu ashobora kugira ikibazo co guhema.

Ku bigo vy'amashure yisumbuye n'ukuvuga ibigo bifise abana biga bakuze kugirango abana bashobore kwisanzura mu gihe mu bafise mu kanya k'akaruhuko no kuvuga mu gihe bahejeje icigwa hama bakaja mu karuhuko kugirango basubire ikindi cigwa gikurikira bategerezwa kubafise ahantu hiyaguye batemberera canke bakaja kuyagira

Kubera yuko ibiti ari ingirakamaro kw’isi yose, abantu bose barazi yuko igiti ari co gitanga akayaga keza, bigatuma n'imvura ishobora kugwa; nico gituma rero no ku mashuri hadasigara inyuma, mu gihe baba barubatse ibirasi, bategerezwa no gushiraho ibiti bishobora gutanga akayaga keza mu gihe abana bariko barakina, eka no mu gihe bari mu karuhuko nyene n'abarimu bose bategereje yuko basubira kwiga akayaga keza bakaronka bose.

Ku bigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye vyaba ibigo by'amashuri mato mato canke nay' isumbuye, ni ngombwa yuko ku mabarabara haba hariho ikintu cerekana iryo shuri ukuntu ryitwa, eka naho riherereye kugirango n'umwana agiye kwiga canke uwundi muntu mushasha ahaje amenye yuko yashitse ku kigo.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye kugira ngo mwarimu nawene ashobore kworoherwa mu gihe ariko arigisha, abana cane cane kubera aba ashobora kuba ari benshi, ategerezwa kuba afise ikibaho yandikako, kugira ngo abana bose bashobore kubona ivyo mwarimu ariko arabigisha, na mwarimu ashobore kubona yuko bariko baramukurikira.

Ibigo vy'amashurre yisumbuye kugira ngo n'abana bakurikire neza nezo gituma bategezwa kubafise intebe ikibaho hama mu kuvyubaka bagasiga imyango imeze neza n'amadirisha kugira ngo n'abana barimwo barika badashobora gusamara, kandi bakaronka n'akayaga keza.

Igitsi ni kirumara ku buzima bw'umuntu simu burundi yigusa ekanino ko isi yose, kuko igiti gifisa akamaro kaneni cane kiratuma isi igira akanovera kigatuma ikironka umwavu uva ku mababi ava ku giti agakorokera hasi akazohinduka umwavu kigatanga akayaga keza ku bantu babacegereye.

ibigo vy'amashuri yisumbuye kugirango abana bashobore kwiga neza bose batekanye kandi bameze neza bakurikira ivyo mwarimo arikarabigisha bisaba yuko umubamwe arateguye ibibanza bana biciramo neza atamuntu n'umwe akingire uwundi akaba hariho n'ikibaho mwarimo atigezo kwandikako mu gihe arikarabigisha

ku bigo vy'amashuri uko bigenda bitandukanye haba ibigo vy'amashuri matomat ikanayisumbuye ni kuvuga yuko bateza kuba bafise abana ho batonda mu gihe barindiriye gutangura ivyigwa vya mbere kubera y'uko imbere yo gutangura ivyigwa byose bateza kubanza kuduza ibendera ry'igihugu bakanaririmba ururirimbo rurayagiza igihugu

Ku bigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye na cane cane ivy'amashuri yisumbuye nico gituma kuvyubaka bigeretse mu gihe ubu ufise ikibanza gito ukeneye gushinga ishure ni vyiza kubaka ishure rigeretse kubera bikorohera mu kuryubaka kuko bica bitwara ikibanza gito kandi ukubaka ibirasi bizokwakira abana benshi.

Ibigo vy'amashure yisumbuye, kubera yuko mu gukora ibibazo bijanye no guheraheza igice canke umwaka bara yabandika ku kibaho kugira ngo abana bashobore gusoma ivyo umwarimu abahaye mu gukora ikibazo ariho n'abo babwira bakavyandika ku mpapuro rero vyiza umwarimu yafise ikibaho n' ukuvyandika ku kibaho hama umwana ashobore gusoma oma ico mwarimo yamubajije.

Ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato kubera yuko bakenera ahantu hagutse abana bakinira mu gihe babari mu karuhuko ico gituma bategerezo kuba barateguye ahantu abo bana bazokinira kugira ngo bashobore kwisanzura mu gihe bagiye mu karuhuko barindiriye yuko ikindi cirwo gikurikira.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye canecane ibigo bifise ibisata bitandukanye nk'ibijanye n'ibisata vy'ubushakashatsi canke ivyo ubuhinga akaba ariho n'ibishata bizanye n'ivyo indima co gituma kugira ngo utandukanye ibirasi n'uwuje abone iwe yuko ibisata bitandukanye ku myango y'amashuri utegeza kuba warabishizeku kugira ngo umuntu abone igisata abana bigiramwo ico ari co.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye ni kuvuga ibigo by'amashuri bifise abana bariko bariga iby'ubwenge byisununuye no kuvuga ibyo bigore bir ubwoko biri hari ibigo bifise uburaro n'ibidafise uburaro bero ibifise uburaro biba bifise abantu bategurira imfunguka abana bashobora kufungura mu gihe ca sasita canke mw'ijoro.

Ibigo by'amashuri ko bigiye bitandukanye, byaba ibyo ayisumbuye canke iby abana bakiri bato kubera yuko abana bari benshi mu gihe umuyobozi abakeneye kubabwira ibintu bishobora gufata umwanya muremuri ndeco gituma kugira intebe abana bicara ko barindiriye yuko umuyobozi ababwira ziba zikenewe.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye ni ukuvuga ibigo bifye abana biga bakuze rero muri ico gihe, kubera abana bigafse uko amasaha agenda kurikirana barafise ahantu aba barateguriye umwana ashobora kuja kuvuza inkenge canke, kandi kuma bashobora kudodako iguye canke, kandi kuna kugira ngo berekane ko isaha iheze kugira ngo umwarimuae ikarigisha ashobore kuvamo hazi uwundi.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye cane cane ku bigo vy'amashuri biba vyegereye ibisagara, kubera yuko ibibanza bigenda biraga, ubuye abantu bubaka ivyo birasi bategerezwa kubaka ibirasi bigeretse rimwe canke kabiri, kugira ngo bashobore kugabanya inyubako mu kibanza gito, kandi bubake n'inyubako nyinshi.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye kandi 'iby'amashuri y'abana bakuze co gituma mu kubyubaka itegeza kuba mara ziti kubera y'uko nk'ibigo byinshi byegereye amabarabara mu gihe rero mutazitiye abana mu gihe c'akaruhuko cankeko mukindi igihe c' mwana arashobora gusaba urushakaje hanzi ashobora kuja kwibarabara ugasanga nk'imodoka iramugonze kugira ngo muikingire rero ayo masanganya no kuzitira ikigo.

Ibigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanyi vyabo ivyo ayisumbuye canke ivyo amashuri mato mato kugira ngo vyubake neza ni uko ubisigira umwango munini n'amadirisha yagutse kugira ngo umuco winjira mu birasi abana barimwo ube ari umuco ukwiye kugira ngo n'abana babone neza ivyo mwarimwariko arabigisha.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye uko bigiye bitandukanye vyose mu bgabi bafise ibyo bigiye bihurirako nikuvuga nko tuzu twa sugumwe kubera yuko abana bari benshi kandi badukenera ico gituma ibigo byose bitegereza kuba ifise utwo tuzu twasugumwe kugira ngo abana badukenera ntibaburaaho baja ngo baje konona amashamba.

Ibigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye vyaba ivy'amashuri y'abana bakiri bato eka mbere n'ayisumbuye, kugira uruzitiro ni vyiza kubera yuko abana bashobora kuja mu mabarabara kandi mw'ibarabaraba hari ibintu vy'amabuye abantu bashobora gusitarako, ugasanga umwana aratsitaye araguye, kandi akagira ikibazo ugasanga n'ishuri ararihagaritse.

Ibigo by'amashuri yisumbuye bitandukanye n'ibigo vy'amashuri akiri mato kubera yuko ibigo vy'amashuri yisumbuye ntibiba bikeneye ibibuga binini abana baja kwirukangamwo mu gihe babagiye mu kanya k'akaruhuko ariko abana bakuze bakeneye ahantu bashobora kwicara bagashobora kuja munsi y'igiti bakumva kayaga keza mu gihe bariko barayaga ivyo bahejeje kubona mw'ishure.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye cane cane ibigo bifise uburaro ,abana no kuvuga biga bararayo, ico gituma kenshi bategeza kuba bafise ahantu abana bashobora guca mu gihe c'imvura, bakaba barateguye aho bazoca mugihe basakariwe ,mu gihe imvura izobirikirawa badashobora kunyagigwa.

Kubera yuko ivyigwa byose bitangurirwa no kuduza ibendera ry'igihugu no kuririmba ururimbo ruihagize igihugu co gituma ibigo byose bitandukanye yaba ibigo vy'amashuri matom atwika n'ibyo ayisumbuye bategereza ku bafisa ahantu abana batonda haba mu gatondo canke ku mugorobe iyo batashe imbere yo kuduza ibendera canke kurimanura batashe.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye na cane cyane ibigo biba byegereye ibisagara kubera mu bi hasagara hagenda haraga nicyo gituma abantu benshi bubaka ibirasi bijanye n'amashuri yisumbuye ubu benshi bavyubaka n'amazu ageretse kugira ngo bashobore kubaka ibirasi byinshi bishobora kwakira abana benshi kandi byubatse mu kibanza gitoyi.

ibirasi ryubatse neza vyaba ibarirasi ryabana bakiri bato eka nivy'abana bakuze ico gituma kugira ngo umwana ashobore kwiga neza yisanzuye ibirasi bitegezako bifise amadirisha menshi kandi yuguruka neza ashobora gutanga kayaga abana bikaba bifise n'ikibaho mwarimu yandikako n'intebe zitonze neza kugirango abana bashobore gukurikira icigo abatekanya

Ibigo byose bitandukanye by'amashuri y'aba matomato nayisumbuye bateza kubafisa ahantu abana batonde mbere yo kuduza ibendera ry'igihugu kuko kuduza ibendera ry'igihugu ni ngombwa kuko abana niho bamenyera ururirimbo ruhayagiza ibi gihugu ama bakabona kuja kwinjira mu mashure bakabandanya ibindi vyigwa.

Ibigo vy'amashuri yaba matomato na yisumbuye mwarimu arakenera ikibaho kugira ngo ashobore kwigisha neza kandi na wenyene yorohewe kubera yuko icigwa atanga ateza kucandika ku kibaho abana bakabikurikira bose baraba imbere mwarimu ivyo ariko arandika ku kibaho.

Ku bigo vy'amashure, uko bigiye bitandukanye, isuku haba imbere mu birasi canke hanze aho abana bashobora kuja gukinira ni ngombwa cane cane yuko nk'ahantu haba hateye amashurwe haba hasa neza. Nico gituma rero kugira amashurwe, haba imbere y'ibirasi canke aho abayobozi bakorera ni vyiza cane.

Igiti n'ingirakamaro kubera yuko gitanga akayaga keza kigatuma isi igira kanovel rero ku bigo by'amashuri yisumbuye ikaniye vy'abana bakiri bato ico gituma igutera ibiti batabyibagirwa kubera yuko ivyo biti bituma bitanga akayaga keza ku bana barihigira no mu gihe bari mu karuhuko barukkagaro nkantu baja kugama gatutu mu gihe izuba ari ryinshi.

Ku ibigo vy'amashure yisumbuye nivyiza kugira ibigo bigeretse mu gihe habari ibibanza bito vyo kwubaka canke kuronka n'ibibanza bana bashobora gukiniramwo kugira ngo ushoborereyo kuziganya ikibanza ni co gituma kwubaka inzu igeretse ningira akamaro kugira ngo doshobore no gusiga ikibanza bana bashobora kuronkamwo ikibanza co gukiniramwo.

Ibigo vy'amashuri yabo mato mato bikanayisumbuye kugira ngo abana bashobore gukurikira ibyo mwarimo ababwira neza ico gituma bateza kuba bafise intebe nziza abana bicara ko batekanye hamahaka ariho n'ikibaho mwarimo ategeza kuba yandika mugiarikar basigurira ivyo yateguye kubigisha ubo munsi.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye muri iki gihe bavyubaka bigeretse rimwe canke gatatu kugira ngo bashobore kuronka ibibanza byinshi abana bashobora kwigiramo no mu bisata bitandukanye ama bakaronka n'ikibanza basiga abana bashobora gutemberamo mu gihe babagiye mu karuhuko barindire yuko ikindi cigwa kibandanye.

Ibigo vy'amashure yisumbuye eka mbere na mato mato hari aho usanga hafise ibirasi bigeretse nico gituma rero kubera yuko ibibanza vyo kubakamwo bigenda bigabanuka abantu benshi barahurumbira kubaka inzu zigeretse kugira ngo abana bazoshobore kwiga ari benshi kandi bubatse mu kibanza gitoya.

Gusiga ikibanza kinini cya gutse abana bashobora gukiniramo nu kuvuga ya mikino itandukanye igiye bakina mugihe bari mu kanya ka karuhuko ari ogukina umupira w'amaboko ari ogukina umupira w'amaguru ari ukwiruka cyo gituma ku birasi byose uko bigiye bitandukanye icyo kibanza gitegerezwa kuboneka.

Ibigo vy'amashuri vyose uko bigiye bitandukanya imbere yo gutangura icirwa cari co cose mu gatonda babanza gutonda bakaririmbo ra ururimbo ruhayagiza igihugu ibendera ry'igihugu rikabona kuduka ni co gitumateza kuba barateguye aho hantu abana batonde imbere yo gutangura icirwa c'ari co cose bakabona kuduza ibendera ry'igikhuo gbakara ririmba n'urwe ririmbo rohayageza igihugu.

Ibigo vy'amashuri y'aba mato mato canke n'ayisumbuye mu gihe mubi mari ko muravyubaka ni vyiza y'uko ibyagiye biracaguka bubaka amashure ariikubikura mu kibanza bana bashobora gukiniramo nibyiza rero kubijana inyuma y'ibigo by'amashuri kugira ngo bitadoshobora kononera abana mu gihe bariko barakina.

Ibigo vy’amashure y'abisumbuye, nico gituma mu gihe baba badafise ahantu hanini, hagutse bashobora kubaka ibirasi, no kuronka ahantu abana bakinira mu gihe c'akaruhuko, bategerezwa kwubaka ibirasi bigeretse, kugira ngo abana bari hejuru, babe bafise n'ibintu bibakingira, kuburyo bw'uko umuntu adashobora kuva hejuru ngo atibukire hasi; kugira ngo umwana adashobora kugira isanganye akagwa hasi agapfa.

Mu kwubaka ibirasi abana bigiramwo, kubera yuko ibibanza bubakamwo abantu benshi vyagiye biragabanuka kugira ngo bashobore kwubaka ibirasi vyinshi mu kibanza gito ico gituma bubaka ibirasi bigeretse rimwe canke kabiri kugira ngo ibirasi bizokwakira abana benshi, kandi iba vyatwaye ikibanza gitoya mu kuvyubaka.

Gutera amashurwe hambavu y'ibirasi abana bigiramwo canke ibirasi abayobozi bakoreramwo ni vyiza cane, kubera yuko n'umuyobozi aje kuhagendera arabona yuko abo bantu bahitayeho bagatera ibintu bituma hasa neza kugira ngo baronke n'akayaga n'ibindi bindi bintu vyose bikomoka kurari mashurwa.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye, mu gihe abana babarimw'ishure bariko barakurikira ibyo mwarimu ariko arabigisha ni ngombwa yuko imyango iba yugaye canke amadirisha, kugira ngo abana bataguma basamara hanze mu gihe abariko ibintu biba biriko birarengana kugira ngo na mwarimu ashobore gutekana ariko arigisha abana bariko baramukurikira.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye kubera abana ba baratangwe no kugabanuka kandi basaba kwiga neza bakurikira ivyo mwarimo ariko arabigisha gihe bariko barandikaye ku kibaho canka basomera bandika ico gituma rero kugira ngo abana bicare bakurikira neza iyi ntebe zitegereza kuba zitonze abana bakurikirana atamuntu numwasa mazi uwundi.

Ibigo vy'amashure yisumbuye mu Burundi bwose, imbere y'uko batangura ivyigwa ivyo ari vyo vyose, babanza gutonda, bakaduza ibendera ry'igihugu, bakaririmba n'ururirimbo ruhayagiza igihugu c'Uburundi. Ni co gituma rero ahantu hose ku mashure, bategerezwa kuba barateguye aho hantu kandi hategerezwa kuba hiyaguye.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye, kubera bibafise abana bakuze mu gihe co kuruhuka badashobora kuja gukina ya mikino gitandukanyo canke ngo biruke barashobora gusiga ahantu mugebo ari ko barubaka ibirasi abana bashobora kwugama imvura nko mu gihe c'imvura kugira ngo abana mugihe batari mw'ishuri imbere bashobore guhagarara hanze, kandi imvura itabanyagira.

Ku bigo vy'amashuri yabo mato matoca nk'ena yisumbuye ubwiherero rusange ningombwa kubera yuko abana bateza kkbukoreshi kandi kubera bari benshi bateza kubaha ubwa ubwiherero bwinshi kandi butandukanye mu gihe abakobwa bafise aho baja habo no mu gihe abahungu bateza kuba bafise aho baja bagenewe.

Ku bigo vy'amashure yisumbuye uko bigiye bitandukanye hari aho bavyubakana ubuhinga . Kubera yuko abana mu gihe co gukina nko mu gihe c'imvura bashobora kuba bakenera ahantu bugama nico gitoma ari amashuri menshi yagiye arubaka ahantu abana bashobora guhagarara bugamye imvura batiriwe baraja mu birasi bigiramwo.

mu bigo vy'amashuri yose uko agiye atandukanye yaba ayisumbuye canke matomato mu gihe abana bariko bariga nivyiza yuko ubanza kugara umwango ha mu kugurura amadirisha kubera yuko wuguru ye umwango abana bashobora kuza barasamara hanze ariko iyo wugaye abana bagakurikira neza kugira ngo ivyo urikora ubigisha bashobore kubitahura badasamara

Ibigo by'amashuri yisumbuye cane cane ibigo by'amashuri bubaka mu bisagara kubera yuko ibibanza bitera vyaga imbere yuko mubanza kubaka murabanza mu kagendera mukaraba yuko inyubako mushaka kuhashira zizohja kubera yuko bisaba kuba wateguye yuko ikibanza kizouja inzu zigeretse canke hazoba hagutse ukubaka inzu zitageretse.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye na cane cane ku bigo by'amashuri biba bifise abana benshi b'abahungu bikan aho baba arimo bakobwa kugira ngo bashobore gukina neza atamuntu agira ubwoba ntibyiza yuko bashobora gutera ivyatsi byaho abana bashobora gukinira mu gihe bari mu kanya kakaruhuko kugira ngo abana bakine bisanzuye.

Ibigo vy'amashuri uko bigiye bitandukanye kugira ngo vyose bibe bimeze neza, nuko mwarimu aba afise isaha ategereza kuba yandika ku kibaho. Ico kibaho kikaba gikoze neza ku buryo bw'uko ingwa mwarimu ariko arakonesha ifatako neza, n'abana bari nyuma canke bategereye neza imbere kwa mwarimu bashobore kubibona.

Ibigo vy'amashuro yabo matomato nayisumbuye, kugirango abana bashobore gukurikira neza ivyo mwarimo abigisha ico gituma kwicara neza bifise akamaro ka nini kugira ngo abana bicare hama bakurikire ivyo mwarimo, ariko arabereka rero kugira intebe nziza abana bakicara neza ivyo bifise akamaro ka nini kugira ngo abana bashobore gutahura ivyo bariko bariga.

Ikirasi ciza gifise ivyangombwa kugirango umwana ashobore gukurikira ivyo umwigisha ariko aramwigisha adasamara nico gituma rero ibirasi bitegerezwa kuba bifise intebe abana bicarako neza hanyuma bagakurikira ivyo mwarimu ariko arabereka hanyuma mwarimu akaba afise ikibaho yandikako ivyo yateguye yigisha abana.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye bateza kuba bafise ibirasi abarimu bashobora kwicaramo mu gihe barindiriye cyanke iibategura ibyigu abagira batange canke hibanabisubiramo icyo gituma bifaba fyahantu biyagur bashobora kuronga n'aho basomera n'ibitabo mu gihe babakeneye gusoma ibindi bitabo biyungra ubumene.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye ku vyubaka muri iki gihe bisaba kuba wakoresheje ubuhinga butandukanyi, kubera yuko ibibanza usanga ari bito bito kwubaka riri birasi ugasiga n'ahantu abana bashobora kurindirira mu kurindira yuko abana basubira mu kwigwa igihe bari mu karuhuko ni ngira akamaro cane, kuko barashobora guhagarara muri co kibanza mu kurindira yuko mwarimu asubira kugaruka canke baheze akanya k'akaruhuko.

Ivyamwa bifise akamaro kanini cane ku buzima bw'umuntu. Nico gituma haba ku bigo vy'amashuri y'abana canke n'ayisumbuye bashobora gutera ivyamwa ku mashuri hama bakabizitirira bakabikurikirana ku buryo bw'uko mu gihe vyeze bashobora kubigaburira abana.

Ibigo vy'amashure yisumbuye kubera biba bifise abana bakuze, mu gihe baba bariko baranakina si mpaka ngo bakine imikino yo kwirukanga canke bakine ngo imikino yo kukina umupira w'amaguru, nico gituma kwubaka ibirasi ugasiga ikibanza neza bashobora gutemberamwo mu gihe c'akaruhuko ni ngirakamaro.

ibigo vy'amashuri y'abana bakiri bato, eka n'ayisumbuye, kubera yuko abana baba bakeneye kwiga akaranga canke kwiga neza ururimi kavukire, kugira ngo barumenye neza uko ruvugwa, canke ibigize ikirundi, n'ico gituma umwarimu ategerezwa kwigisha ico kirundi kugira ngo bacige neza, ategerezwa kwandika ku kibaho akabereka ikirundi uko kigenda gikurikizwa.

Ku bigo by'amashuri yisumbuye, kugira ngo abana bashobore kukina bisanzuye kandi bumva bose bameze neza, nico gituma bafise ikibanza cagutse mu gihe abana bagiye mu karuhuko barindiye gusubira kwiga baronkano hiyaguye bashobora kuja kuruhukira ari abaja gutera inkuru baronke aho baja guterera inkuru ari abandi bakin imi ikini itandukanye bashobore kuharonka.

Ku bigo by'amashuri yisumbuye, kubera yuko abana ba bakeneye gusoma ibitabo kugira ngo biyungure ubumenyi bwiyongera ku vyo mwarimu yabigishije mu mashure jo gituma ibirasi ba barabiteguye bagashiramo ibitabo kugira ngo umwana ataz o buri gitabo akenera gusoma kugira ngo abashaka kwiyongerera ubumenyi ku vyo mwarimu yamwigishije.

Ibigo bitandukanye vyose haba ku bigo vy'amashuri mato mato eka n'ayisumbuye, kugira ngo bishobore kugaragara neza nuko biba bifise amashurwe, kandi ayo mashugwe bakayakurikirana neza ,bakayaringaniza mu gihe yakuze ,bakayakurikirana kandi bakayavumera kugira ngo atuma.

Ibigo vy'amashure yisumbuye kugirango abana bashobore kwiga neza nico gituma biba bifise intebe, imeza mwarimu ashobora gushirako impapuro ariko arakoresha mu kwigisha hama bikaba bifise n'amadirisha ameza kugira ngo abana bashobore kugurura baronke akayaga kavuye hanze ika n'imyango yuguruka neza bakaronka akayaga gakwiye.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye nico gituma bategerezwa kuba bafise ibirasi vyiza ni kuvuga ibirasi vyiza birafise aho umwana yinjirira hariho umwango umeze neza, hama n'amadirisha akaba ameze neza uburyo bw'uko umwana ashobora kuhugurura mu gihe aba akeneye akayaga keza kugira ngo nawe aheme umwuka mwiza uvuye hanze.

Ku bigo vy'amashure yisumbuye yabayi bujumbura canke mu bindi bisagara bitandukanyi bigiza uburundi ni co gituma mu kuyubaka usanga yenshi yegereye ku mabarabara canke ahandi hantu heza ni co gituma hantu henshi usanga hari umusenyi umugabo kugira ngo bakingire abana mugeba, ariko barakina bateza gukuraho amabuye manine mani ekana matomato yoshobora kubangamira abana mu giye bariko barakina.

Ibigo vy'amashuri yabo amatomatu canke n' ayisumbuye hariho hantu bateza kuba baragize bategurira abana bashobora guhagarara imbere yo gutangura ivyirwa niukuvuga imbere yo kuja mw'ishure babanza kuduza ibendera ry'igihugu bakana ririmba iruririmbo ruhayagiza igihugu ciza cacu c'uburundi.

Ibigo vy'amashuri yisumbuye mu kuvyubaka, bategerezwa kuba barazitiriye, nk'ibigo vyeregereye amabarabara kugira ngo abana badashobora mu gukina baje ngo ku mabarabara bashobore kugongwa n'imodoka canke bagwe nko mu bindi binogo. Bategerezwa rero kugira aho urwo ruzitiro kugira ngo abana badasamara n'igihe baba bariko bariga.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye mu burundi, aho batavuza inkengeri har' ikindi ikintu c'icuma baba baramanitse hanu ,ku buryo bw'uko umwana ajejwe kuraba yuko isaha yaheze y'icirwa, kugirango avuze kugirango wundi mwarimu ashobore kuza ,bategereza kuba baragitegurira hantu bakimanika ,canke bakagishira hafi y'aho uwo mwana yigira kugira ngo bitamugoragiye ukivuza.

Ibigo vy'amashure yisumbuye biratandukana n'ibigo vy'amashuri mato mato, kubera yuko ahantu higira bana bakiri bato bateza kuba bafise ibibuga bana bashobora kwirukangamwo ari abana benshi, kandi bakirukanga mu buryo butandukanya, ariko ku ibigo vy'amashure yisumbuye, kubera ta bana babacirukanga babakina ingino z'abantu bakuze hari ugukina umupiravyo yanditse mu mategeko haragukina umukino w'amaboko si co kimwe no gutegura ahana abana bazokinira bakiri bato.

Ku bigo vy'amashuri yisumbuye mu Burundi bwose, muri iki gihe ca none mu kuvyubaka bavyubakana ubuhinga; ni co gituma bategerezwa gusiga ahantu abana bashobora kwugama imvura batiriwe baraja mu birasi bigiramwo, mu gihe imvura yogwa bariko barakina ya nkino zankino zitandukanye, zaba iz'amaguru canke iz'amaboko.

Ibirasi vy'amashuri yisumbuye haba mu Burundi canke n'ahandi hose, cane cane mu Burundi nico gituma mu kuvyubaka bavyigeza kuvyubaka neza, bagashirako amadirisha meza, bagashirako n'imyango myiza, eka no mu kuyasakara bagasiga ahantu amazi azosesera, ku buryo bw'uko ivyo birasi bizoshobora kuramba mu gihe imvura izoba ifise ahantu isesera, itazonona ibirasi ngo bisenyuke.

ku bigo vyose vy'amashuri yo mu burundi hategerezwa kuba hariho ahantu abana bakinira ni co gituma ahantu benshi bana bakinira bateza kuraba neza yuko ati ha bintu bihari bishobora kubangamira abana mu gihe bariko barakina gukura aho nka mabuye ashobora kubangamira abana bariko bariruka ikanu ibindi bintu vyose ku buryo bw'uko abana mu gihe bariko barakina ya mikini itandukanye bakina bisanzuye atakinuke ishobora kubagirira nabi.

Ibirasi vyiza vy'amashuri yisumbuye ikanamatomato, kuko ntibitandukanira ku kintu kinini ni co gituma mu kuvyubaka kugira ngo abana bashobore kwiga neza badasamaria hanze co gituma bitegezwa kuba bifise ibintu biranga no kuvuga bifise amadirisha ameza n'imrango myiza beka n'ibibaho abana bashobora kwandikako mu gihe mwarimo bahaye imyimenyerezo bakorera kuki ibaho.

Ku bigo vyisumbuye mu burundi, kubera yuko abana bashobora kwigabakamara umwanya muremure badatashe barashobora kwubaka ibigo bantu bashobora gushiramwo ibintu abana bashobora kwihereza mu gihe boba bari mu kanya k'akarukuku barindiriye ko basubira kwiga muri co gihe reri ivyo birasi baba barubatse canke abantu bashobora gucururiza aca babishira mu kibanza gitandukanae hanyi n'ibirasi bigiramo mu gihe abana babariko baragenda kukwihereza ivyo bintu bataba bariko baragorana ku mashuri.

Ishure ryose canke ibigo vyose vya Reta, cane cane ku mashure yisumbuye, nico gituma wumv'umwana ko yashitse kw'ishure, nico gituma hategerezwa kuba hari icapa kw'irembo, kugira umwana niyahagera azomenye yuko ageze kw'ishure yigako canke ishure bamurungisteko. Nico gituma ahantu hose ku mabarabara hategerezwa kuba hari ivyapa vyerekana izina ry'iryo shuri.

Ibigo vyamashure cane cane ibigo vyegereye amabarabara haba mubiga vyamashure yabakiri bato canke amashure yabisumbuye nico gituma abantu bose bubatse ivyo bigo bategerezwa kuba barashizeho uruzitiro ruzitirira amashure kugira n'abana igihe bariko bariga badashobora no gusamazwa nibintu bihita kwibarabara canke n'abana bashobore kuza barava mwishure bagenda kwibarabara boshobora kugongwa nimodoka ziriko zirarengana.

Amashure mato mato canke n'amashure yisumbuye, bategerezwa kuba barateguye ahantu abana ashobora kuruhukira, mugihe bagiye mukanya kaka ruhuko ,barindiriye gusubiramwo ivyirwa bikurikira, nico gituma kumashure yose babwirizwa kuba barateguye ico kibuga abana bashobora kwisanzuriramwo, kugirango abana mugihe bagiye kuruhuka bashobore kuronka ahantu birukanga, bashobora gukinira imikino itandukanye.

Uko basanze abana bashobora kwiga no mw'ijorogiryo nyuma y'ivyirwa bashobora kuza bagasubiramwo ivyirwa bize mu gatondo ni co gituma amashuri menshi bagiye barashiramwo n'amatara kugira ngo n'abana baje gusubiramwo ivyirwa bize mu gatondo bashobore kuronga amatara abamurikira mugihe bariko bariga mugihe muhiri wabo usanga ata matara hari mugabo bagarutse ku mashuru ugasanga biraboroheye.

Kugira ahantu hateye imbere nico gituma uzohasanga amazu meza hameza neza amazu yubatse neza kubuhinga bwanone bugezweho n'amabarabara asa neza rero nico gituma no muburundi hatasigaye inyuma kugira ngo inyumbako za reta canke inyubako z'abandi bantu bose bikorera utwabo zibe zisa neza nico gituma abo kumirwa mikuru y'intara uzohasanga bafise ahantu bakorera hasa neza bubatse neza hagaragara neza.

Kugirango ibigo vyamashure canke ibigo vyose vyareta, canke nivyabikorera ivyabo nico gituma abantu bariko barubaka ivyo bigo bategerezwa kubanza kugira umushinge ukomeye, uwo mushinge rero bakabanza bakawushiramwo amabuye akomeye azoshobora gufata inzu kuburyo bwuko itazosenyuka mugihe gito bizobanza gufata umwanya kuko iyo nzu izoba ikomeye ifise umushinge ukomeye.

Amashure mato mato cokimwe nayisumbuye bategerezwa kuba bafise ibirasi vyiza kugira ngo numwana ashobore kwiga yisanzuye ashobore nogukurikira neza atakindi kintu kimubangamiye nicogituma ibirasi vyiza bitegerezwa kuba bifise amadirisha yagutse imiryango yagutse kuburyo nkiyo bariko bariga amadirisha bakayugurura nimyango yose baronga akayaga keza bakiga bisanzuye

Ibigo vyose vyamashure atandukanye kubera yuko imvura ishobora kugwa ikazana n'amazi meza kandi haba hari nikibazo camazi kubigo bitadukanye vyamashure kubera yuko amazi meza atarashobora gushika ahantu hose nico gituma ibigo vyose vyamashure bitandukanye caba canke nivyareta bategerezwa kuba barateguye ibigega amazi yimvura ashobora kuzoshikiramwo kuburyo bwuko nibayakenera bitazobavuna.

Iterambere ryabaye ryinshi, abana benshi bagenda batwaye ubusakoshi bashiramwo ibikoresho baba bakenera nk'amakaye cank'impapuro n'amakaramu kugira ngo ntibashobore no kubita mu nzira ,kubera yuko ubwambere abana bagenda barikuka n'impapuro bazifise mu ntoke canke amakaye bayatwaye mu ntoke imvura yarwa ikabinhagira ariko ubuye kubera utwo dusakoshi twagiyee turaza abana bari n'igikoresho vyabo biba bikingiye.

Bariko basanze abana bashobora kugira ikibazo mugebe, ariko barakina mugeba, ariko barakena reroimvuri guye barashobora kuburaho baja gusubira gukinira ntibarib usubire mw'ishura ni co gituma baciye baza barasiga akabanza kari hagati na hagati y'ishure n'iko gihindi gihome ku buryo bw'uko umwana ashobora kuja guhagarara h kakakinira ni ikine n'uwundi mukino imbere yuko asubira mw'ishure kugira ngo abandanye vyirwe.

Ibiti kama canke ibiti cimeza, nico gituma kenshi usanga harimwo ibiti bita ibiti vy'inganzamarumbu, ahantu henshi usanga rero bihari kubera yuko Uburundi bwari bugizwe n'amashamba abantu bagiye baragura bubaka, ariko ahantu henshi kubera hakiri amashamba cimeza uzohasanga ivyo biti vy'inganzamarumbu, nico gituma kenshi n'amashure usanga yegeranye n'ivyo biti bishobora gutanga akayaga keza ku bana bahigira.

Iki gihe ca none ibirasi vy'abana bigiramwo bitegeza kuba bifise amadirisha meza yagutse n'imyango yagutse kuburyo bwuko abana bariko bariga bashobora kuronka akayaga keza, hama amadirisha kugira ngo bayakingire barashobora gushirako ivyuma bitandukanye kugira ngo bashobora kuyakingira mu gihe abana bariko barakina badashobora kuza baraterako umupira canke batereko amabuye ngo ibiyo bisanzare canke bimeneke.

Ikumuri ikigie abantu bagenda biyongera ku bwinshi ni co gituma n'ibibanza bigenda bigabanuka rero muri ico gihe baratoye umugambi wo kwubaka amazu agerekeranya ni co gituma n'amashuri atasigaye inyuma mu kwubaka amashuri agerekeranya ku buryo bw'uko ayishuri iryakira abantu benshi, kandi ikaba bitadwaye ikibanza kinini mu gihe co kwubaka.

Kubera y'uko iterambere ryageriraza kandi n'abantu bagatera baba benshi ni co gituma mu kubaka ubuwe kubera ibibanza bari bito nu kubaka inzu zigeretse nu kuvuga amashuri ayo sanga ari rime rimwe rifise inzu zigeretse ari kabiri rimwe hasi iyindi hagati yindi hejuru kugira ngo n'abana biga bashobore kwiga bafise ahantu heza ntibashobore kuba ari benshi mu kirasi kimwe ariko iyo bubatsi amazgerekeranye bituma n'abana biga bameze neza.

Mubiga vyasha vyabo ivyo amashuri canke ivyo abigenga canke ivyo abikorerwa twabona co gituma batezwa gushiraho ibintu biranga ibintu bakorerahonu kuvuga abategeza kubishira kwibarabara kuburyo bwuko umunakeneye ivyo bikorwa ashobora kuza ata kindi kina yibaraba abonye ivyo bintu abona yuko ivyo bikenewe gukoresha aboronka ahantu abikoresha.

Umuyobozi iyo aba akeneye kugirisha inama abana ayoboye nico gituma abana bashobora guterura intebe bakazitondeka hanze bakicara bose bameze neza bariko bakurikira neza mu gihe ata kirasi cagenewe kuberamwo amanama nico gituma abana izo ntebe baca bazishira hanze bakazitondeka bakaba arizo bicarako mu gukurikira neza ijambo ry'umuyobozi.

Ibigo vy'amashure biteguye neza nukuvuga ibigo bifise ibirasi vyiza haba ibigerekeranye canke nibitagerekeranye mugabo bikaba bifise imbuga nini itadukanya abana bashobora gukiniramwo canke bagashobora kuba bafise n'ahantu imodoka z'abagisha bashobora kuzishira, nico gituma rero nahantu haba hafise nahantu hagatutu baba barateye ibiti.

Isuku n'ikirumara k'ubuzima bw'umuntu. N'ukuvuga umuntu atagira isuku ashobora kurwara indwara zitandukanye .Mbere n'ico gituma ku birasi vyo ku mashure, hategerezwa kwubakwa ahantu umwana ashobora kwoga ,mu gihe yagize imicafu mu biganza, kugira ngo asubire no mw'ishure yahejeje kwiyoza neza, canke asubire no kwandika mw'ikaye ziwe, ikaye ziwe zikaguma zisa neza.

Amashamba cimeza canke ibiti abantu bashobora gutera nukuvuga ibiti bita ibiti vyingaza maronko ivyo biti vyinganza maronko nibiti bishobora kuba bifata imizi neza nukuvuga rero waragiteye nkibigo biba bifise amashure ivyo biti kenshi barabikoresha mugihe abana baba bari mukaruhuko bashobora kuja musi yico giti bakaruhuka kararonka akayaga keza

Aho hambere hahise kubera ata bantu bagira imiduga canke abantu benshi kubera bagenda n'amaguru ariko ubuye kubera ubuhinga bwanone bwateye imbere abantu barazana imiduga bakagiramwo, abantu nta bantu benshi bakigenda n'amaguru nico gituma rero n'ibigo vy'amashure canke ibindi bigo vyose vya reta bitegerezwa kuba vyarateguye ahantu imodoka zizohagarara.

Ibirasi vy'amashure bimwe bimwe vyo mu burundi canke ahandi hantu hose hatandukanye kubera biba birimwo abana bakubagana benshi canke abana b'abahungu usanga bakubagana cane. Nico gituma nk'ejo usanga ibirasi ibiyo vyaramenaguritse kubera usanga abana biteye umupira, abandi babiteye amabuye, ariyo mpamvu nico gituma bibwirizwa kubwira abana yuko kizira kumenagura ibiyo vy'ishure.

Ibirasi bihuriramwo abantu benshi muri iki gihe canke ibirasi biberamwo amanama makuru makuru. Nico gituma mu kuhakora basanga bahakora mu buryo bwa none. Abantu bashobora kwicara baraba musi canke baraba hejuru kuburyo bwuko umwe wese aba yicaye mu ntebe yiwe, agakwirikira ivyo umuntu aza kuvuga, amukwirikira neza atamuntu amukingira.

Mubigo bitandukanye kubera haba hari imbuga nini kuburyo bwuko usanga hari hanini cane nicogituma ahantu henshi bashobora gutera ibiti binini kugirango bizoshobore gufata isi itagira ikibazo nakimwe kugira hagwe nimvura hatazoshobora kuba inkukura nicogituma ahantu henshi baba barateye ibiti binini bishobora nukuzana akayaga kanini cane mugihe abantu bakicicaye munsi bagahumeka neza

Muriki gihe canone twiga gusoma no kwandika bifise agaciro kanini cane kuko ntahantu na hamwe uzoronka akazi mu gihe utazi gusoma no kwandika cane uvuge urundi rurimi rutandukanye nurwo usanzwe uvuga muri bino bihugu vyacu vya Africa. Nicogituma rero kwiga ube ufise umwete n'ubwira wo gufata kuburyo ko ugiye mw'ishure utazonanirwa.

Mu ntumbero yo gukoresha ikibanza uba warahawe kugira ngo ico kibanza ugishobore kugikoresha neza, uhakorere imirimo itandukanye. Ukeneye kwubaka ishure, uca wubaka ishure rigeretse rimwe, kabiri canke gatatu, ku buryo bw'uko abana n'igihe bazoba ari benshi bazoshobora gukora bicaye neza, bakaronka n'ibibanza vyiza bicaramwo, canke mu gihe c'akaruhuko bakaronka ahantu bashora kuja gukinira.

Kugira ngo aho abana badakinira badashobora kuguhuran'ibibazo mu gihe babariko barakina imipira itandukanye canke ino zitandukanye bisaba yuko utubuye dutoduto canke atubuy bakoreje mu kubaka amashuru canke ubwero rusange bakoresha bisaba yuko abemabuye bayakura mu kibuga abana bakoresha mu gukina kugira ngo umwana adashobora kwra icako ngo ashobore kugira n'ikibazo atembavu n'iki.

Abantu mu kwubaka bafise uburyo butandukanye mu kwubaka. Hariho umuntu yubaka agasiga igikuta conyene atakindi kintu kirengako. N'uwundi muntu ashobora kwubaka hagati y'igikuya agashiramwo akantu kakabarabara karengana agashiraho nakandi gahome atandukanye kuburyo yuko umwana ashobora kwugama imvura mu gihe atagiye mu kirasi Indani canke mu kirasi imbere. Agashobora rero kwugama imvura atiriwe aranyagirwa canke ngo agire ikindi kibazo.

Aho hambere hahise ntamuntu yari kwibaza ko bashobora kwubaka inzu zigerekeranye. Ariko ubuye barashobora kubaka inzu zigerekeranye n'incuro na zitanu. Ariko ubuye kubera yuko imasi yagiye araga. Nico gituma abantu benshi bashobora kwiga ubwo buryo bwo gushobora kwubaka amazu agerekeranye. Rero no ku mashure atandukanye, kugira ngo bagabanye ibibanza bashobora kwubako, bashobora kwubaka amazu agerekeranye rimwe canke kabiri kugira ngo n'abana bazokwige ari benshi.

Ku bigo bitandukanye abana bashobora guhurirako, nico gituma abantu bose bavyubaka bategerezwa kuba barateguye ubwiherero rusangi mu gihe umwana aba akeneye kuja kwihagarika aronke aho agenda kwihagarika ataja kwonona mu mashamba ku buryo bw'uko agenda ahantu habigenewe, nico gituma ari bwiherero rusange ari ibwirizwa canke ngirakamaro ahantu hose hahurira abana bose.

Mare ykwiga n'ukugira ubumenyi rero kugira umwarimu ya kwigishije azomenye kubamenye ivyo yaguhaye ni co gituma abarimu barategura ibibazo abantu bazobazwa kugira ngo bashobore kubona yuko abantu ivyo yabigishije babifashe bakavyumva neza ama na we akashimisha, kubera yuko ivyo yigishije abonye abana babifashe.

Twisunze akamaro k'igiti haba kw'isi canke mu gihugu cacu muri rusangi, nico gituma rero abantu bose babwirizwa gutera ibiti, mu gihe ari ahantu hoho hakoranira abantu benshi birabwirizwa gutera ibiti ku buryo bwuko abana canke ahantu hakoranira abantu benshi bashobora kuronka akayaga keza mu gihe baba bari musi y'ibiti canke bariko barayaga.

Kubera yuko Reta yamaze kubona akamaro k'amashure, nico gituma ahantu hose ubu uye amashure ategerezwa kuba yuzuye neza afise ivyangombwa bikenewe. Nico gituma rero abana bategerezwa kugira akaruhuko mu gihe icigwa kiba giheze, amasaha yo kuruhuka akaba azwi, mu gihe rero amasaha yo kuruhuka ageze, bategerezwa kuja gukina, hama aheza bagasubira mw'ishure bakabandanya ivyigwa.

Ibiti n'ingirakamaro haba kubuzina bwa muntu, nico gituma abantu Bose bategererzwa kubihurumbira bakabiyera, haba muhira, hafi y'urugo, haba kw'ishure kuburyo bwuko umuntu akeneye guhema neza ashobora kuja musi y'igiti canke akeneye kw'iyumvira cane kugira ngo ubwonko bwiwe bukore neza ashobora kuja musi y'igiti akaruhukirayo.

Amashure yisumbuye hari ubwoko bubiri ayo biga bataha nayo biga bararayo Nico gituma abana biga bararayo baba barateguye ahantu biga barara nukuvuga muburaro bwabo mu gihe bavuye kwiga canke mukaniye masaha bategerezwa kuja kuryama bakaruhuka mugihe bari bategereje kuja gusubira ivyigwa bize mu gatondo canke sasita bakaja kuvyiga kumugoroba Ari uko bavyutse.

Ibigo vyamashure nkuko biba bisanzwe vyubatse Nico gituma utegerezwa kuba ufise ahantu gucishamwo umwanaa umujanye kw'ishure canke umuvyeyi ashobora gusubira inyuma ashikanye umwana Nico gituma nabantu bose bashobora kuharengana mumirimo itandukanye baba bagiye kukazi canke murundi mirimo.

Rereta imaze kubona amakamaro k'amashure ni co gituma giriragura mu bihugu vyose aba mu ntarahaba mu makumi n'abamazoni iragwiza amashure ku buryo bw'uko umwana atazobora hantu yiga canke ngo agende kure muyagire imisi abihebe ni co gituma rero abana begerejwe amashure kugira ngo bashobore kwiga neza batiriri we baraja kura.

Uko inyubakwa zigenda zitera imbere niko n'amashure atandukanye bashobora kuyubaka kumazu ageretse. Rero kumazu ageretse barashobora kwubaka n'utuntu tw'amabaraza kuburyobwuko umwana ariko aratembera adashobora guhenuka. Nukuvuga ayo mabaraza baca bayashirako ivyuma canke ibiti bishobora gukingira umwana kuburyubwuko adashobora guhenukira hasi.

Uwudakwije ivyangombwa muriki gihe ca none nukuvuga amashure adafise ahantu abana bashobora gukina bisanzuye bafise ibirasi vyiza nukuvuga mu gihe ufise ikibanza gitoyi urashobora kwubaka amzu ageretse nukuvuga abana bakaca biga mu birasi vyo hasi no hejuru murico gihe uba umeze neza nabana bakaronka naho bakinira hagutse

Aratangura kwiga agahera mu wambere akakura akagenda mu mashure yisumbuye hama mu mashure yisumbuye ne co gituma hari ibisata bitandukanye umuntu ashobora gukurikirana vyitaywe n'ivyo umuntu aba yiyumvamwo canke akunda kwiga ne co gituma hariho n'ishure ry'imyuga nco gituma rero umuntu ayejije igishure ry'imyuga abafise uburambe canke ubumenyi bushoboye mu gukora uwo mwuga abayo arize ni co gituma abantu benshi bahurumbira kwiga a igishuri ry'imyuka.

Uwagiye mwishure n'ubutagiye mwishure ntibameze kime kuko kwishura aharonkero bumenyi butandukanye bakwigisha ivyo bwenge bakakwigisha ivyo gukora muri rusange bakagwigisha urguhutwa dusanzwe two mu rugo ico gitoma rire no kwishure barabigisha mu gukorra cange mu gutunganya amatuta yo gutera ibiti cangwe gutera ivyamwa.

haba ku bigo vya leta canke ahantu hose hari amashuri canke inyubako zitandukanye haba canke ku rugo rw'umuntu abantu bose barabwirizwa gutera amashugwe canke ibindi bintu byose bituma ahantu hasa neza kuburyo bw'uko n'umuntu aharavye abona yuko hari abantu aha ivyo bitegwa muba mwahashize cyanke ayo mashurwe mu kagerageza kuyagirira isuku canke mukayatuturira kugira ngo ashobore gukura neza

abashobora guhurira abantu benshi bategereza kuba hariho n'ahantu bashobora gushira amamodoka mu gihe aba baje ku kazi. Nico gituma abantu bose bubaka ibigo vyose bitandukanye bategereza kuba akantu abantu bazoshobora gushira izo modoka zabo baje ku kazi kubyo bwuko bitazakugorana cange ngo bazibira izindi nzira abantu bashobora gukoresha barengana.

Mu mashuri mato mato haba kubana kubasumbuye canke ko ku bantu bakiri bato nico gituma ibirasi abana bigiramo bitegerezwa kuba bifise ikibaho umwarimu ashobora kwandika ko mu gihe arika arategurira amasomo cange icigo umuntu ategeza kwiga wo musi nico gituma rero ikibaho gikenegwe Cane mu'ishure ku bwiryo bw'uko mwarimu ashobora kwandika ibintu bigaragara umwana akabibona neza.

Kwigisha abana bakiri bato canke, bakeneye kumenya ibintu vyose vyihuse co kugira ngo bashobora no kubifata neza ku mutwe. Nico gituma ukenera gukoresha ibintu vyose bigaragara, nimba ari ukumwereka impuzu, urayizana uka yimwereka, canke ukayimwereka ku gishushanyo ashobora kuraba, akamenya ati iyi mpuzu banyeretse ni iyi n'iyi.

Muri kigihe ca none ibigo vya reta canke ibigo vy'abigenga canke amashuri canke ibindi ibikorwa vyose bikorwa n'umuntu wari wese yigenga mu gihe ashaka kwamamaza canke kwerekana aho akorera arakoresha ikintu bashirira kuma barabara ku buryo bw'uko umuntu akeneye ico kintu canke akeneye ic aja kubaza aho hantu bitamugora kubera yuko ageze kuibarabara arabonaho ico cintu cerekanaho bakorera ivyo bintu.

Ku bigo vy'amashuri y'imae ba matomato canke amashubero yisumbuye ni co gituma mu kuyubaka bategeza kwubaka ibirasi vyiza, kandi bimeze neza hambavu y'ibirasi bagashekezwa gushiraho n'ibiti ku vyo bw'uko abana bagihe bagiye mu karuhuko canke mugihe bagiaruhutsi vyirwa babaronkantu baja gukinira bakaronka n'akayaga keza.

kugira ubumenyi ubutangurira hasi nico gituma iy'ubutanguriye hasi niho ugenda neza ukazogera ahantu hakomeye, nico gituma rero mu mashure yisumbuye harimwo n'iyi mashure y'imyuga imyuga rero ukazoyikora ufise urubapuro mpamya mbumenyi bw'uko ubwo muga wamwize neza ni co gituma mu ishure ry'imyuga barakwigisha neza imyuga yose itandukanye.

Kubera yuko abana mu kwiga badashobora kwigumwanya wose muremure bagumye bicaye mw'ishuri nico gituma abana barigira inkino zitandukanye bakubaka ibibuga ku mashuri ku buryo bwuko abana mu gihe bagiye mu karuhuko barindiriye gusubira kwigi ikindi icigwa bashobora gushobora gukina inkino zitandukanye ar'abakina imikino y'amaboko canke abandi bagakina imikino y'amaguru.

Kubera ko kw'igisha abana canke abantu bakiri bato biba bitoroshe, bisaba gukoresha amasanamu ashushanyirijeko ibintu utegerezwa kubabwira canke ugira ubigishe, nimba ari kubabwira ukuntu umubiri muteye utegeza kuba ufise isanamu yerekane ko umubiri w'umuntu uteye uguhera ku mutwe gushika ku birenge vyose bikaba bitonze.

Ibigo vyose vy'amashure mu Burundi bitegerezwa kuba bifise ikibuga kirimwo igiti kiriko ibendera ry'igihugu, n'ukuvuga mu gutonda abana batonze kw'ishuri bagategereza kubanza kuduza ibendera ry'igihugu n’ukuvuga bahejeje amashure batashe bagategerezwa gutonda hama idrapo bakarimanura bakabona ko basubiye kuribika.

Imbuga abana bakinira kirazira ko haba hari ibirundo vy'amabuye nico gituma mu kibuga abana bakinira bisabwa yuko haba harisuku, nukuvuga yuko rero amabuye abaya barakoresheje mu kubaka ibigo bitandukanye canke ibirasi vyayo mashuri bisaba yuko amabuye yose mubanza mu kayakuraho imbere yuko abana bazotangura amashuri kuburyo bw'uko abana bazosanga ikibuga gisa neza.

Vasi ivyinshi vy' amacuri, kubera biya bitandukanye ni co gituma hagati y'ikirasi n'ikindi abantu bashobora guteramwo ivyatsi vya bindi bifata isi ku vyo bw'uko abana mugebazo bariko barakina canke abantu bariko bararengana batazoshobora kunyerera mw ivyo vyondo, kubera abazo bari vyo vyatsi bituma abantu bagenda neza ata kino na kimwe kibatangira.

Ibisata vyo muri kaminuza bijanye n'ibisata vy'imyuga nkokubaka, kuraba ukwo amamodoka akora canke ibindi bintu vyose bijanye n'ubuhinga. Nico gituma bategereza kuba bafise ibirasi bagenda kugiramwo imyimenyerezo bari kumwe n'abarimu babo kugira ngo bashobore kubikora neza.

Muri kaminuza kubera haba higa abana bakeya gusumba abana biga mu mashure yisumbuye, n'ico gituma mu kwiga akenshi usanga abana umwe yiyicarana ku ntebe y'iwe, baba bicaye bameze neza atamuntu n'umwe agora uwundi, umwese aba yicaye ku ntebe y'iwe, afise n'ahantu yandika ha wenyene, ata wundi muntu baza kuhagwanira.

Ku bigo vy'amashure y'abana bakiri bato. Kubera y'uko mwarimu ashobora kubigisha mu vyigwa biciye mu dukino, ni co gituma abana benshi mu gihe bariko barakina mu vyigwa, barashobora gufata ivyo mwarimu yashatse kubigisha muri utwo dukino bateguye.

Mu makaminuza atandukanye ubu abana biga ibintu by'imyuga bikenewe muri isi tugezemo nico gituma abantu benshi barashobora kwigukunta imodoka zikogwa canke ukuntu zigenda zirakurikirana mu kuzikora nico gituma rero abantu benshi bakurikira iyo myuga kubera ifise akazi kenshi haba no ku isoko mpuzamahanga.

Kubera yuko ubuhinga muri iki gihe bugenda butera imbere kandi bukagira ikibanza kinini mu gihugu eka no kw'isi yose, nico gituma ku bijanye no mu bisata biyantu benshi biga muri za kaminuza muri iki gihe abantu benshi barahurumbira imyuga cane yaba iyo kwiga gushona canke kwiga kubaka kuko bifise akamaro kanini cane kw'isoko mpuzamahanga kuko ntushobora kubura ikintu ukora mu gihe uba warize umwuga mwiza kandi ugezweho.

Mu bigo vya kaminuza bitandukanye igisata c'imyuga nticibagiwe, kuko abantu benshi bafise impano batazi, ariko mu gihe babagiye kw'ishure mwarimwo agashobora kubona yuko ari impana umwana afise arashobora kubivyaza umusaruro, kubera yuko muri iki gihe ubuhinga bwa none butera burondera abantu bafise impano zitandukanye kugira ngo bashobore kwubaka ibintu abantu bazoza bararaba.

ku bigo vy'amashuri yisumbuye nico gituma iyo bicaye neza biratuma abana bakurikira neza ivyo mwarimu ariko arabereka kandi na mwarimu agakurikira abana bose murungero zose kuburyo bw'uko atamwana samari bose bagategezwa gukurikira mu gihe umwana ya samara mwarimu akamubona akamugarura

Kubera yuko mwana agiheza kwiga amashuri yisumbuye, abashaka kuronka ubundi bumenyi bwiyongera kur'ubwo yarasanganywe ,agiye muri kaminuza nico gituma agerageza guhiga igisata yumva ashoboye ,kugira ngo nawene yig'umwuga yipfuza kand' akunda uzomufasha mu buzima busanzwe

Igisata c'ubwubatsi, kubera ari k'isata gifise ikibanza kinini mu buzima bw'umuntu, kubera yuko mukwubaka abantu baguma bubaka abantu babakeneye kuvugurura ibintu bubatse ni co gituma babakeneye abantu bavyigiye bafise ubumenyi n'ubuhinga bukwiye kugira ngo badashobora kubonona ikibanza canke ngo bashobore kuwonona iie inyubako bubake inyubako itazoramba.

Ku bigo bitandukanye vya kaminuza, ibisata bijanye n'imyuga bubuye baribyijukiye cane kubera yuko babona ari vyo bifise akamaro kanini cane cyane cyane yuko ubu ku isoko usanga abantu benshi bakenera abantu bakeneye biza ibintu vy'umwuga ari ukubaka ari gukora ivyuma ari gukora ibiraro ico gituma abana benshi ubuye bahurumbira ibisata bijanye n'ivyo mwuga.

Mu bigo vya kaminuza mu burundi vyaba ibigo vya kaminuza vy'abiya bigenga canke ibigo vya kaminuza y'igihugu i co gituma ikijanye n'ubusata vy'ubuhinga bitibagiwe, kuko abana benshi buni vyo bahurumbira abenshi bagahurumbira ibijanye n'ibisata vyokwubaka.

Mu bijanye n'uburezi mu burundi umwana adatangura akiga amashuri mato mato akiga n'amashuri y'isumbuye akazohereza muri kaminuza ico gituma abana benshi barikubariga bayipfuze kuzoronka impamya bumenyi yerekana ko yize na kaminuza kugira ngo zoshobore no kuja ku isoko mpuzamahanga ashobore kuronka n' akazi ku rwego rwisi.

Muri kaminuza niho hari imyuga myinshi itandukanye abana bashobora kujamo mu gihabahirije amashuri yisumbuye kugira ngo mwana ashobore kwigicaho ywumva kandi akunda kandi abona kizomugirira kamaro ku isoko mpuzamahanga nico gituma rero muri kaminuza ucukurikira wo ic ushaka kandi wumva kizokugirira kamaro.

Igisata kijanye n'ivy'ubuvuzi canke ibijanye n'ivy'amagara y'abantu mu makaminuza uko agiye atandukanye, yaba ay'abigenga canke ay'igihugu, nico gituma aba afise ikibanza kinini, kandi kugira ngo uje mu gisata kijanye n'ubuvuzi uba ufise ubwenge bukwiye neza, kandi uba ufise n'amanota meza kugirango utazoja konona abantu uja kubavura ubahenda.

Ku ma kaminuza kubera ubuhinga bwagiye buratera imbere canke n'ivyo abantu benshi bagenda bakenera mu buzima busanzwe, nico gituma abantu benshi biga imyuga itandukanye. Hariho n'abiga gutunganya imfungurwa, abiga guteka canke abantu biga gutembereza ba mukerarugendo.

Mu bigo vya kaminuza bitandukanye hari ibishobora kubavyigisha ubijanye no kuvuza umuziki canke bakigishsha ubundi buhinga butandukanye vyo kuvanga canke kungtunganya ico gituma rero abantu benshi bashobora gukurikirana umwugamu wese yiyumvamwo, kandi yumva azokoresha mu buzima bucanzwe mu gihe azuba yavuye kwiga.

Ibigo bya kaminuza kubera yuko bibabyigisha abana bakuze bamaze kugira ubumenyi butandukanye co gituma ari nkabiga imyuga canke bana biga ibindi bitandukanye co gituma ibirasi bigiramo bitegwa n'ibyo bariko bariga mgihe bariko bariga ibintu bya rusange bateza gukurikira ibyo marimo ariko arabigisha.

Ibigo vya kaminuza bitandukanye mu Burundi vyaba ivy'abigenga canke ivy'igihugu nico gituma abana bavyigamwo benshi usanga bahurumbira imyuga kubera ibisata bijanye n'imyuga muri iki gihe abantu benshi barabihurumbira kubera kw'isoko ry'umurimo niho baronka akazi kenshi kandi bakaronka n'ibibatunga.

Mu bigo vya kaminuza, kubera abana usanga bigari bakebaki, kubera abari bisata vyinshi bitandukanye, kubera yuko abana baja mu bisata bumva bajoshobora kuronkamwo amanota meza, kandi bakaja mu vyo bipfuza kuzokora mu gihe barangije aba mashuri ico gituma rero kenshi abana baca bigabicaye neza bagakurikira n'ivyo mwarimu, ariko arabigisha.

Ibigo vya kaminuza mu Burundi canecane amakaminuza ya leta, menshi afise uburaro, kubera yuko abana bavyigamwo usanga bararayo, bigatuma rero izo nyubako ziba zifise ibirasi vyinshi vy'abana bigiramwo n'ivyo bararamwo, kandi bateza kuba barateye n'ibiti mu gihe abana bari mu karuhuko, bashobora kuja kwicaramwo, canke barindiriye ibindi bintu bashobora kwiga ku mugoroba.

Muri iki gihe ca none, ubuhinga n'ikintu gifise akamaro kanini cane. Kuba ufise umwuga ushobora gukora abandi badashoboye biratuma wibeshaho ukazuronka ubuzima bwiza igatuma utunga urugo canke n'igihugu kigatera imbere ico gitumaraye mu mashuri atandukanye yabaye yakamenujekanayisunbuye bigisha imyuga itandukanye kugira ngo umwana azoronke akazi haba ku isoko mpuzamakungu.

Muri iki gihe ca none imyuga igenda iteriba myinshi ni co gitumva kuva no kuri ba sokuru bahora bakora imyuga itandukanye, ariko, ubu uwuyo bagenda bayikora akijambere ntiyijanye no kwubaka, kubera yuko abantu benshi bagenda bakavyiga mu mashuri bakamenya ukwubaka ukwo bigenda kuva hasi gushika hejuru.

Ivyigwa bijanye n'imyuga abantu basigaye biga muri kaminuza ubu vyaragwiriye kubera kw'isoko mpuzamahanga abantu basanga bakeneye ibintu vyinshi bashobora gukoresha ibijanye n'abavyitse ico gituma reno mu burundi hadasigaye inyuma imyuga yagiragwira uko iminsi igenda iragenda nuko imyaka igenda irahera.

Mu mashuri ya kaminuza kubera yuko abantu benshi bashobora kwicara bariko barakurikira mwarimu canke bagashobora gukora imyimenyerezo bari hamwe canke bagashobora gukurikirana ivyo mwarimu ariko arabigisha bose bamubona , bashobora guhindura uko bari bicaye kugira ngo bose bashobore kumubona.

Imyuga igenda itera imbere, kuva kera kuri basokuru bacu bahora bagenda n'ibirenge batazi ukuntu bashobora gukora ikirato bashobora gutambukiramwo ariko ubuuye kubera ubuhinga bugenda buratera imbere abantu batembera bakazana ubundi buhinga co gituma ubuuye usanga no mu burundi hari abantu bazi gukora ibirato kandi babyigiye ku mashuri.

Kubera yuko umubiri w'umuntu ugenda urahindagurika uko agenda arakura, uno munsi aragwara ejo agakira, hirya y'ejo agasubira akagwara. N'ico gituma mu bushakashatsi bazanye igisata kijanye n'ivy'ubuganga, kugira ngo abana biga muri za kaminuza, bashobore kwiga ico gisata bakinonosore, bazoje kuvura neza abantu bazi neza ico bamuvura , bashobore no kumenya ingwara agwaye wewe atarayimenya.

Kuberayuko mu mashuri ya kaminuza amwe amwe mu Burundi bashobora kwiga no ku mugoroba eka mbere menshi kubera abenshi bashobora no kuza gusubiriramwo ivyigwa baba babonye mu gatondo nico gituma ahantu henshi bashobora gutegura ibirasi bakabishiramwo n'amatara ashobora kuhaka mwijoro kugirango abana bariko barasubiramwo bashobore kubona neza aho bariko barigira.

Bakuru ba sokura ibintu vy'uguteka vyagiye birahindagurika, kuko ahambere hahise nta bantu bari bazi gukoresha ibitunguru canke ibindi bikorwa vyose bijanye no gutegura inrya ziryoshe nico gituma ubunye abantu benshi bari bita ku vyinshi kubijanye no gutegura inrya ziba ziryoshe haba mu mazu yaba kirarugendo canke handi hanu hose no mu rugo kugira ngo bashobore kuronka inrya ziryoshe zituma abantu bamera neza.

Amabamba yahise nta muntu yarazi yuko murundi ashobora gukora ikilato canke ikindi kintu cose kijanye n'ubuhinga bwa none, ariko ubuuye, kubera yuko iterambere ryageriraza abantu bakaja ku mashurire bakiga bakamenya ubumenyi butandukanyi murundi arashobora gukora ikirato gishobora no gushorwa mu mahanga gikazana n'ayandi mafaranga mva makungo.

Impano zigenda zigaragarira mu bana bariko bariga, kuberako mu kwiga urabona impono y'umwana uyibona hakiri kare. Nico gituma hari abantu benshi mu mashure yisumbuye bashobora kwiga ibintu vyinshi bitandukanye bijanye nivyo bafisemwo iyo ngabirano. Nico gituma usanga hari abantu bafise ingabirano y'ugucapa, abandi ugasanga bafise ingabirano yo kuririmba nico gituma rero benshi mur kaminuza baca bakurikirana izo ngabirano zabo.

Kwiga ntibihera uhera kumashure mato mato ukaja muyisumbuye uheza ayisumbuye hakaza kaminuza inyuma ya kaminuza hakaza n'ibindi nico gituma rero uko ukura niko ugenda nawe utera imbere muvyo kwiga umara kugera muri kaminuza hoho ukabona yuko igihugu iyo kigiye cubatse kiba gifise ibisata vyose bitandukanye muri kaminuza ariho hashobora kuva ni ndongozi.

Iki gihe isi igenda yaguka Kandi yagura n’ibikorwa abantu bashobora gukora, imyuga yagiye iratera imbere kuko aho hambere hahise abarundi bakora imyuga yo guhiga, imyuga yo kurima, ntakindi kintu abarundi bashobora gukora ariko ubuya kubera tujana n’iterambere ry’isi, abantu barashobora gukora ibintu bitandukanye cane cane mubintu vy’ukwubaka niho har’ubuhinga bwinshi.

Nyagiragwira, kubera yuko abantu bose bagiye baragira ubwenge butandukanye mwo mu gukora ibintu vy'inzuga n' ukuvuga na rabakora inzogi mu bintu vy'ivyuma ugufata r'ivyo vyuma kuba biterateranya vyose biterwa n'ukuba wariize canke umfise ubundi bumunyebutumba urwo abandi ni co gitumrar' abantu benshi bashobora kwiga imyuga itandukanye kugira ngo abo bantu bose bazozi barabagana ugihe bakeneye ivyo bintu bakora.

Iyo umuntu, mu mashure yisumbuye, yize ibintu bijanye n'umwuga, iyo hageze kuja muri kaminuza hoho bica bimworohera gusumba. Kubera yuko muri kaminuza, kenshi ni ugushira mu ngiro ivyo uba warize mu mashure yisumbuye. Rero mu gihe wavyize bica bikworohera, bigashobora n'ukuguha akazi vyoroshe kubera yuko abantu bashobora gutanga akazi ku bantu babona bafise ubumenyi bujanye n'ivyo abantu baba bakeneye.

Kuko imisi igenda n'imyaka ikurikirana ni co gituma n'uburuhinga mu kwubaka bugenda bwiyongera, kuko aho ha mbere twabora twukoresha ibiti canke ivyondo mu kwubaka amazu tugakoresha no mu gusakara ivyati, ariko ubuwiye, kubera ubuhinga bwa none bwaje abantu barashobora gukora inzu zikomeye, kandi zikazoramba n'imyaka myinshi ku vyo bwukobashiramwo n'ivyuma nema y indi bita amasima.

Iterambere rigenda riraza uko mwisi genda n'uko'imyaka igenda irahita. Nico gituma abantu bose bagenda bahurumbira ivyuma bikoreshejwe mu buhinga bwa none.. nico gituma. Kubera ahohambere hahise abantu bakoresha mu kubaka imyango canke ibiti imyango ikozwe mu biti ni co gituma abubu bakoresha ivyuma ni co gituma rero abantu benshi bakuri iyo myuga baroronka abantu benshi babahurumbira kubera y'uko babakneye kubaka ibintu biramba.

Uko imisi igenda kuko imyaka igenda irahera ni ko n'ubuhinga bugenda buratera imbere kuko kuva kera mhambere ahisi ababyeyi bacu bahuje rabyicara ku biti bakyicara ku bigegene vy'ibitima baragize ariko buye kubera ubuhinga bwagiye buraza abantu barakora intebe nziza abantu bashobora kubicara ko cange muhirgo ugasanga barateguye intebe nziza abantu ntibashobora kuakira ko abashitsi byo muri ubo gisho gihe ugasanga ibintu bisa neza.

Ambambere hahise ba sokuru mu kwivura bakoresha imiti ikama bakagenda kumwishamba bagaca ivyatsi hakaba ari vyo bashobora gusekura canke bakabisya kugira ngo bashobore kunwa amazi yavyo mu kwivura, ariko ubiwoye, kubera iterambere rya gerirato abantu baraja kwishure bakiga ukuntu bavura umunturitewe n'ingwara bumvise arwayo bakamuha imiti ijanye n'ivyo arwaye.

Mu birasi abantu benshi bakunda kwicaramwo canke bahuriramwo bisaba yuko uba wateguye ahantu bashobora kwicara washizemwo intebe nziza abantu bashobora kwicara bisanzuye, abantu bakaronka akayaga keza bahema nico gituma rero bashobora no gukoresha udukoresho ndangururamajwi iyo mu gihe ari abantu benshi kugira ngo abantu bose bashobore kumva umuntu ariko aravuga ari imbere yabo.

Ha mbere hahise mu kwigisha ntivyari bimeze nk'uku uko bucabukira imisi igenda ni ko bahindura n'ukuntu bagenda barigisha hahuhambere hahise umuntu yajana ikibaho kwigisha, ariko uvuye, kubera ubuhinga bwa none umuntu ararungika ivyo ashaka kwigisha abantu bakabisomera ku kibaho canke ku kindi kintu cererana babashizeko ivyo vyigwa.

Ubuhinga bwo kubaka butera bwiyongera, kubera yuko aho hambere hahise abantu bakoresha mu kwubaka bagakoresha ibiti n'ivyatsi, ariko, ubu uye bakoresha amatafarahiye bagakoresha n'ivyuma ni co gituma rero n'abahinga batera bazana n'ubuhinga bushasha bwo kubaka kugira ngo inzu ishobore kuramba no gukomera bisabagusha hamwo ivyuma bakavangan'amasima canke ibindi vyondo kugira ngo inzu nihagarara izohagararikaa amba ikamara n'imisi myinshi ata migaga cake ata kindi ikintu gitumye isenyuka.

Mu mashure ya kaminuza mur' iki gihe ca none, kubera bigisha k'ubuhinga bushasha, nico gituma abantu mu kwigisha batanga n'uburorero bwiza, kugira ngo n'umuntu uriko urereka ashobore kubitahura n'ingoga. Rero birafasha cane mugutanga akarorero mu gihe uriko urigisha, kuko bituma n'umwana canke uwundi wese uriko urigisha, avyumva vuba.

Mugihe cane n'ubuginga buggenda buratera imbere, kandi ni m ugigende ra avuka buri musi buri musi ni co gituma rero abantu muri iki gihe abantu sanga bafise imyuga myinshi bakora ni kuvuga ri ab ari bintukuko bakoresha mu gukora ibindi bintu ni ukuvuga ivyo vyuma bakabitumako mu mahanga hama bakazobikoresha mu gukora ibindi bintu vyankenerwa ku masoba.

Muri kino gihe zifise agaciro gakomeye cane. N'ukuvuga umunte wese afise impano yo gukina umukino uwariwo wose waba uw'amaguru, uw'amaboko canke ikindi icarico cose gifise impano yisangije nico gituma mu mashure yisumbuye abantu bategerezwa gukoresha iyo mikino kugirango bashobore kubona abana baserukira ishure canke bashobora guserukira igihugu muriyo mikino.

Aba sokuru kubera batigize babona imodoko bariko babwira yuko hariho umwuga wo gukora imodoka ntivyari gukunda, ariko ubuye kubera imodoka zagwiriye, kandi zikenera abafundi bashobora kuzikora nico gituma abantu benshi bashobora kuja muri ayo mashure ashobora kwigisha imyuga itandukanye hama umuntu akazokwiga gukora imodoka yapfuye.

Ibirasi vyigiramwo abana biga imyuga vyarabaye vyinshi kubera barabonye yuko abana barashobora kwiga ariko ugasanga amashure ntariko aragenda neza, ku buryo bwuko wewe ubonye ikizamini ca Reta kikunaniye, ushobora guca wigira mu mashure y'imyuga, kandi ukazosanga wateye imbere no gusumba wawundi yabandanya amashure ya Reta, akayasoza akarenza n'ikibazo ca Reta akagitora.

Uko n'abandi bose bagenda batera imbere ni ko no mu Burundi batasigaye inyuma mu gutera imbere. Ni co gituma mu bikoresho bitandukanye abarundi barondera muri iki gihe hariho ivyuma bakoresha mu gukwega amasanamu canke amashusho. Nico gituma usanga benshi bayakoresha ari ukwerekana ibintu vyabereye ahandi hantu kugira uzovyereke abandi ukoreshene ivyo vyuma bigezweho vya none.

Uko imyaka igenda irahita niko nimyuga igenda iravuka nico gituma abana iyo bariko bariga bageze gukora ibibazo vyareta bagashobora kunanirwa canke ugasanga biranse yuko ivyo bibazo babitora barashobora guca bungururiza muyandi mumashure yigisha imyuga kugirango nabone ico gihe bahejeje ayo mashure yimyuga bazoshobore kwiyungunganya bakoresha ubumenyi baronse.

Umusi uko buca bukira niko abantu benshi bagenda barakura abantu batera biyumvira ibintu vyinshi bagashobora no kuzana nimigambi mishasha canke imyuga mishasha nkubuye ibintu vyo gufatanya ivyuma aho hambere ntaho vyahoze ariko ubu uye imyuga ishobora gufata abantu benshi kuko baba bakenewe mubintu vyo kubaka kugirango bashobore gufatanya ivyuma

Kugira nga ahantu wubatse igiko cawe hashobore gusa neza ni co gituma ubwirizwa gutera amashurwa canke ivyatsi bindi vyiza bishobora gushariza hanu hose bigatuma ahantu hagaragara neza ni co gituma urashobora gutera ivyatsi bizane akayaga keza canke ivyaibiti mwengani nk'amashurwa kuburyo bw'uko n'umuntu ahabonye azobona hasa neza hasa ni catsi kibisi.

Ikirasi cagutse abana bakaba bake, ivyo birorohereza mwarimu gukurikirana umwana uwari we wese ukuntu aba ariko arakurikira icigwa ariko aratanga, nico gituma rero no mu gihe ca none kubere yuko, abantu mu kwigisha bashobora kurungika ibintu bigishije bakabikoresha ikoranabuhanga, bica vyoroha cane n'umwarimu ntaruha, mu gihe umwana ariko arakurikira.

Iterambere rya none rigezweho nico gituma abantu benshi bakoresha imashini nyabwonko , nico gituma usanga abantu benshi usanga bahurumbira gukoresha ivyo bikoresho. Ariyo mpamvu abantu benshi bategerezwa gutegura inyigisho zijanye nivyo bikoresho kubera bisaba ubuhinga bwa none bugezweho n’inyigisho nyishi n’ibumenyi bwinshi butandukanye kurivyo vyuma.

Imbere yese umuntu yararwaranamenye n'ico umuntu agwaye, ariko ubuwye, kubera ubuhinga bwagiye buratera imbere abantu bagiye barazana ubuhinga bushasha bwo kugira ngo umuntu amenye ati umuntu agunyimbae ufise ikibazi ikinikiniki tukira abagute rero ubuuye hari ubuhinga bwinshi umonuagwaye araja kwa muganga bakamuvuma amaraso bakamupima canke agatanga ikindi kintu cose bakakiraba uburyo bw'uko azoronka inyinshu akamenya agwaye ikinikinini.

Kuva na kera, mu mico kama, abarundi bamye bacuraranga canke bagakoresha ibikoresho nyene bisanzwe vy'ikirundi; ariko ubuye kubera ubuhinga bwagiye buratera imbere, nico gituma abantu barakoresha ibikoresho bisanzwe vy'ikoranabuhanga, vyateye imbere mu kuvanga imiziki canke mu gucuraranga, ariyo mpamvu, nico gituma n'abantu benshi baravyiga mu mashure, kugira ngo babikore neza kinyamwuga.

Nk'uko isi genda itera imbere mu bintu vyo gukoresha ibikoresho vyo guhanahana amakuru n'uburundi bwacu ntibwasigaye inyuma ni co gituma leta yitayeho mu gutegura inyigisho zo guhugwaruka rukiri iruto canke abakuze bataramenya gukoresha ivyo bikoresho vyo guhanahana amakuru mu gihe rero bakeneye abantu bakeneye kuzokoresha ivyo bikoresho iz inyigisho zira hari ku bwinshi ku buryo bw'uko na wewe uwiye kuzikora ikirana usanga zimeze neza cane.

Ierambere ryagiriragwiraba mu bihugu vyose vyo muri afrika canke mu bihugu vyose bitandukanye vy'isi abantu kera bahora ba mu mashambo ata bintu bibagoza mu kwubaka, ariko ubuye, kubera iterambere ryaje abantu baragenda bagafyatura amatafari mu biyumba amabaka yaturira agasha bakabona kwubaka amazu akomera akaramba.

Burundi zigfisa amashambo amenshi meza ya cimeza habo mu ntara zose zitandukanye z'igihugu cacu ciza c'uburundi ni co gituma abantu benshi bamukera rugendo bakunda gutembera mu burundi, kubera hari amasamba meza atandukanyi barabamwo ibikoko vyiza, kandi bibereye ijisho mu kuraba mu gihe bariko barishimisha mu kigingo co gutembera.

Ahohambere hahise basokuru bambara impuzu z'ibiti canke bakagenda batanambaye kubantu batarakura. Arik'ubuye kubera yuko iterambere ryagiye riragwira abantu bakenera kwambara impuzu nico gituma ubu hariho n'imyuga yigisha abantu kudoda canke gushoba impuzu abantu bose bashobora kwambara ariyompamvu abantu beshi babihurumbira bikazobavyarira n'inyungu.

Batsi bagiye buratera imbere ko imyaka yagindera agenda, kubera kuri ba sokuru, kubera yukobaba mu ntu zi 'ivyatsi zikoresheje ivyatsi na ivyatsi ibiti n'ivyondo, ariko ubuuye, kubera ubwo hingabyagiye buratera imbere abantu barakata ivyoundo canke ibumba bagashobora guturira ayo matafari hamagakomera cane mu kwubaka ni yo yubatsi inzu gasanga inzu irakomeye cane gusumba inzu y'ivyondo.

Mukwubaka kera abasokuru ntabikoresho vyinshi bakenera. Nukuvuga bobo bakenera umupanga woguc'ibiti canke ikindi kintu cose cofasha mukwicira igiti. Ariko ubuye kubera ubuhinga bwanone bwagwiriye Nicogituma har'ibikoresho vyinshi; har'imisumeno, har'ibindi vyit'inyundo, har'imisumari. Nicogituma rero bisaba kwama uriko urakurikirana ah'ubuhinga bugeze mukugira umenye n'ibikoresho bigezweho mu bwubatsi.

Kuva na kere abarundi bamye bashira hamwe mu gihe bar bakeneye igikorwa kihuta kandi kinyaruka canke ari igikorwa c'iterambere. Abarundi bose bari aja hamwe kugira ngo baduze ikivi rero n'ubu muri ikigihe bakeneye kubaka amazu meza canke amashuri y'ibitaro ni co gituma baja hamwe mu gukora ibikorwa rusange canke mu guponda isima kugira ngo ibikorwa .